Ahantu hahurira abantu benshi barategekanya ingene umwanda w'abahagana utazokwiragira ahantu hose ni co gituma bategura amanyabarega canke ishimu bazohora batereramo imyanda yaba ibora canke iyitabora.

Uburundi n'igihugu gifise amahirwe menshi yo guter’imbere ariko abategetsi baco batazi ingene bo yakoresha. Ibaze namwe nk'igihugu ca Tanzaniya kiguze amavoka mu Burundi kigaheza kikayashora mu bihugu vya burayi ,kivugako yimbuwe muri Tanzaniya, twebwe bitunaniz 'iki?

Ikigo c' ishure gifis'abakinyi babahungu bakin' umupira w' amaboko bambay' impuzu zisa bafise n' imipir' ibiri, bahagaze mu kibuga gisiz' isima n' umusenyi, inyuma yabo har' inzu n' ibiti bitotahaye bifis' amasham' asa n' icatsi kibisi hari n'icuma gishinze gifis' umuzingi w'icuma binjizamw' umupira.

Hari inyigisho zitangwa mu rwaruka muri kino gihe zidahurizwako n'abantu bose canecane ababyeyi, bakabifata nk'uko ari uguhimiriza abana gushurashura. Baravuga nk'akarorero kwigisha abana gukoresha agafuko iyo vyabananiye kwihangana na canecane ko, ku bigo bitandukanye no ku mashure bashira utwo dufuko mu bwiherero kugira abana batubone vuba.

Abahagarikizi b'inkino, bamwe bita abasifuzi, ku bibuga bitandukanye, ni abantu bakomeye cane kugira umukino ugende neza. Ni bo bamenya amakosa yagiye arakogwa n'ingene bayahana, ariko na bo bafise amategeko abagenga. Kirazira ko barenganya uyu canke uriya ngo bahengame.

Ku mashubure harakwiye ingendo yo guhimiriza abana abakobwa bageze mu myaka y'ubuyabaga kwirinda ingeso mbi zibajana mu bushurashuzi, hari umwana w'umukobwa yavyaye agahinja arakaniga aca agaterera mukazu ka sugumwe, ubu baramushengeje imbere y'ubutungane.

Abakobwa benshi, ntibakunda ibintu vyo kwinonora imitsi, nico gituma iyo hageze ivyo bikorwa, baca babesha umwigisha abijejwe ko bari mu butinyanka.

Abana bato birabagora gukoresha utuzu twa surwumwe. Twaba utwa kijambere, tumwe bicarako canke twatundi bicara basutamye. Abana rero bateguriwe udukoresho twabigenewe, bicaramwo bakituma, hanyuma bakaja kumena mu kazu ka surwumwe.

Ibihugu bimaze kumenya isuku ico ari co virarikurikiza, kandi rikaba kw'isonga ry'ibindi bikorwa vyose ni muri iyo ntumbero ahesheye uwusanga barateguye utuzu twa si ugumwe two abantu bose bifashisha ancane iyo bari kurugee ndo kugira ngo ntihagire abantu bituma mw'ishamba.

ibigazi n'ibiterwa dukunze kubona biba mu kiyaya c'imbo. ariko hari n'ibindi bice vy'igihugu babirimamwo, ni nko mu biyaya vya kumoso, n'aho umwimbu waho utaba ushimishije nk'uwo mu kiyaya c'imbo, n'aho birahaba bariko baragerageza kugwiza imibyaro yabyo.

akazu kubw' iherero iyo gashaje canke katagiriwe isuku neza ntiwo kwifuza kuhatumbera kandi atari urubanza uri busibe na cane cane ko bakita akazu ka sugumwe

mu nyubakwa ziteye imbere ubwogero buba buri munzu kandi aho bogera niho usanga banogereza n'amenyo bimwe twita mu kirundi kwijugitura mbere haba hari n'ubukarabiro iyo bashatse gukaraba niho baja gukarabira

Ibibuga abana bakunze gukoresha mu kwinonora imitsi, canke iyo bariko baragira amahiganwa atandukanye, ni vyiza ko biba kure y'amashure bigiramwo kuko hari igihe bisamaza abana bariko bariga bigatuma bakwirikira ibiri hanze gusumba ibiri mw'ishure.

Igihe niga muri sogondere, ishuri nigako ryatwagwa n'abapadiri, imisi yose twaba dufise imisa, hari abana bahitamwo kuja kwicarira mu kazu kasugwumwe bakamarayo umwanya wose tuja kumara mw'isengero, hama dusohotse nabo bakaza ataco binona.

Hano mu karere kacu ni gake wosanga hariho urugo rutagira igiti c'amavoka. Ni ivyamwa bikunzwe cane kandi bifungurwa mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ni ukuvuga ukirya conyene canke ukivanze n'ibindi bifungurwa.

Hari amadini aboha abana bayayoboka kandi ibyo bababuza ataho bihuriye n'idini na gato aho twovuga nk'abashobora kubuza abana ngo ntibambare amakabutura ngo baje kwinonora imitsi ngo boba bahemukiye yesu sivyo namba.

Nta mukino n'umwe kw'isi udatuma hahangana imigwi ibiri, kandi buri mugwi ukaba ukeneye intsinzi ukagira n'abawutera impege ba baje kuwushigikira kugira ngo ushoboreye kubona iyo ntsinzi vyoroshe.

Mumahiganwa ahuza amashure mumikino itandukanye; ishure ryacu ryama riba iryambere ntanarimuye twigera dutsindwa kandi ibikombe vyataha kw'ishure iwacu. Aho hari mw'iseminari ntoya.

Akazu k'ubwiherero ko mu nzu abantu babamwo kabwirizwa kwitabwaho cane kuko katitaweho ko kwega akarambaraye muri uwo muryango aha rero kabwirizwa kuba gafise amazi mbere iyo gashaje bakagasanura kandi rimwe na rimwe kakaba kanapfundikiye

inkino abana bakina ziri ubwoko bwinshi na cane cane izikinwa n'abana b'abakobwa, buri rukino ruba rufise amategeko arugenga barakina kandi bagatsindana wewe utaruzi utarurimwo ntumenya uwatsinze n'uwatsinzwe.

Amatafari ay'ariyo yose yubatse inzu ni vyiza kuyarinda kunyagirwa canke kunyengetegwa n'amazi ahaturutse hose iyo utayarinze muriico gihe inzu iguma itose iraheza igasenyuka ugasubira mw'ihumbi.

Abagore b'abayisiramu barabujijwe kurenga irembo badashize mu mutwe umwitwikiro idini ryabageneye, uwubirenzeko afatwa nk'igihemu kandi idini rirabimuhanira.

Abaganga bari ubwoko butandukanye, bivanye n'amashuri bize mbere n'ivyirwa banonosoye ,kuko uwuvura ugutwi, si we avura ijisho ,kandi uwuvura indwara z'abakenyezi, si we anavura iz'abagabo.

Imiti myinshi yagenewe kuvura abantu isaba kwitonderwa mukuyibika. Hari iyizirana n'umuco w'izuba hariho mbere n'iyo babwirizwa kubika ahantu hakanye cane muvyuma vyabigenewe.

Ikidumu canke akadumu mu gihe ari gatoya ni igikoresho co munzu dushinguramwo ibintu biseseka yaba amazi, amata canke inzoga n'ibindi bishobora guseseka tubibika neza kandi tugapfundikira bikagumana isuku.

Mu nzu zigeragerezwamwo ibintu bijanye n'ubuhinga haba harimwo ibikoresho vyinshi vyabigenewe na canecane mu kugerageza ibintu bitandukanye bakoresha amacupa akozwe mu birahuri mbere afise n'imibirikira itega neza ivyo bariko baravange nga kugira ngo ntibisesekeye ku bantu.

Agafukamunwa ni igikoresho gito gikoreshwa kwa Muganga canke ahandi hahurira abantu benshi iyo hateye ingwara z'ibiza. Kirazimbutse ariko ni kirumara mu kurinda amagara y'abantu.

Iyo mbonye umuntu yambaye agapfuka munwa nibuka kahitiye aho ndavuga ikiza cya corona vilis cari giteye ubwoba kizana n'amabwiriza atandukanye kuburyo atamuntu yarenga irembo atambaye agapfuka munwa.

Inzu z'igorofa ziba zitunganijwe ku buryo buri gice cayo kiba gifise ivyankenerwa: nk'ubwogero n'ubw'iherero. Kandi hakaba hakoreshejwe imiringoti ikomeye inapfunze neza ku buryo bitonona impome z'inzu kandi bikajana umwanda neza utandagaye, gushika aho wagenewe.

Isumaku irimwo mu bikoresho abantu biga ibijanye n'ikora ry'umuyagankuba bageragerezako ivyigwa vyabo. Ni igikoresho gifise umuriro muke, ariko cigisha ingene ibikoresho bihambaye bikora.

Imiti myinshi ikoreshwa yaba iyo kumijirira mu mirima ngo yice udukoko turya ibiterwa, canke iyica udukoko turya ibitungwa, canke iyikoreshwa mwigeragezwa yo mu mazu atandukanye y'ubuhinga, sivyiza ko ikora ku mu biri w'umuntu kuko ishobora kwonona urukoba canke ibindi bintu mu magara y'umuntu.

Amazu menshi aba asanzwe arimo umuyagankuba, ivyo navyo hari igihe biteza impanuka y'umuriro inzuzigasha zigatokombera. Nivyiza rero ko abantu bose bafise amazu, baba bibangikanije n'akuma kabangutse gashobora gufasha kuzimya umuriro.

Inzu nyinshi z'isomero ry'ibitabo. Zikaba zifise amategeko azigenga. Kenshi, zirarihisha amafaranga abazitura. Rimwe na rimwe ugasanga umuntu arishe ukwezi kwose. Kandi kirazira gutondana isakoshi mu nzu y'isomero, kuko bibaza ko woshobora gushiramwo ibitabo wivye.

abantu bakunze kuvuga ko kunywa inzoga bibangamira ubuzima canke amagara y'abantu ,abandi nabo bati ahubwo kunywa ibisosa na cane cane bigwiriyemwo isukari n'ibyo bibi cane ,none ukuri n'ukuhu.

Amaraso ni ikintu ngirakamaro m'ubuzima. Iyo umuntu afise amaraso make baramujana kwamuganga bakamwongerereza amaraso, kandi aba yatanzwe n'abandi bantu. har'imigwi myinshi y'amaraso uwo musangiye umugwi canke uwurekuriwe kuguha amaraso niwe akongerereza.

Mu bihugu bitandukanye vyo kw'isi, harimwo n'ivyo muri aka karere, isuku barigize irya mbere mu migambi yabo, nico gituma usanga ko mabarabara aho ugeze hose hari ahagenewe gutabwa umwanda w'ubwoko butandukanye, mbere no mu ma modoka yunguruza abantu benshi, usanga ivyo bikoresho birimwo, ku buryo atawanduza aho ageze hose.

Gusoma ibitabo bamwe babifata nk'ingabire ariko siko bimeze. Basogokura bati igiti kigororwa kikiri gito. Umwana nivyiza kumumenyereza gusoma akiri muto kuko ukwakura azogenda abikunda.

Bavyeyi ntimuzongere guhangayika ngo mwabuze ibitabo abana banyu bigiramwo bubukumbugangurukana bumenyi zitandukanye hari ibitabo vyose abantu bakenera uca ugenda bakaki gusohorera ku mpapuro, noneho hariho n'amaduka asanzwe acuruza ibitabo.

Abantu benshi birabagora kuja mu nzu y'isomero z'ibitabo canke bakagira ubunebwe bwo kujayo, ubu rero ibintu vyaroroshe umuntu akeneye igitabo arakirondera kumbugangurukana bumenyi akacirihira amafaranga, kandi akakibona akagitunga muri nyabwonko yiwe canke telefoni ngendano.

Ibigega vy'amazi yo kunwa cane cane nk'ibiri ku bigo vy'amashure bikwiye kwitabwaho bikagirirwa isuku bakamenya uko bavyoza kuko arya mazi abana banwa ashobora kubatera ingwara nk'inzoka n'izindi zifatira ku isuku rike.

Ku mbuga ngurukanabumenyi hazindutse inkuru ibica bigacika. Ni umwana w'imyaka indwi yiga mu mashure mato mato yagirijwe ko yasambanije umwana w'imyaka ine ngo abanje kumuhendahenda akamujana iwabo. Uyo mwana yahanishijwe kwirukanwa burundu kw'ishure ubutakigaruka.

Umwana w'umunyeshure cane cane bariye abato bato azi ko mwarimu azi ibintu byose kandi kirazira ko mwarimu yihenda imbere y'umwana muri ico gihe yanditse ikintu nabi umwana azogishira mu bwonko kandi kugira ko iveyo bizogorana.

abazungu nabantu bativuruga mu mutwe iyo uvuze ururimi rutari rwakavukire n'aho urushiramwo amakosa igikuru nuko yumva ico washatse kuvuga nta gutwenga ngwa gushinyagurire ariko wihende uvuge ikosa mu rurimi mva amakungu urikumwe n'umuntu w'umurundi aratwenga akuma

Mu gukwega umuyagankuba cane cane mu kumanika za tsinga ziwuyobora hakoreshwa ibintu bitandukanye, hari aho bashinga ivyuma canke bagakoresha ibiti bisanzwe mbere hari n'abakoresha ibibumbano mw'isima akaba ari vyo bamanika ko intsinga, ivyo vyose ntibinganya gukomera.

Muri wa mugambi wo kugaburira abana ku mashure kugira ngo ntibagira inzara bitume baheba ishure ubuyobozi bw'amashure atandukanye bwagiranye inama n'ababyeyi b'abana bahiga kugira ngo bazoje barakuranwa baza guteka ibyo abana baja kurya kuko batobaronderera abakozi ngo babone ayo kubahemba.

Umutegetsi wese aho ari, abwirizwa kwiyumvira ati mbega ingingo ngiye gufata, ishobora kugira ingaruka izihe kugira ntimaramaze. Canke abankuriye ntibayihagarike. Hari ba musitanteri tuzi bafashe ingingo, ko mu mashure yo mu makomine batwara, atamwana azosubira gutonda atambaye ibirato bifutse, mbere n'amashesheti. Izo ngingo sinzi ingene zahagaritswe.

abayobozi batandukanye harimwo abayobora amashure bakwiye kumenya ingingo baja barafata ingaruka mbi n'ingaruka nziza zazo na canecane ko zitabamaramaza yibazenamwe nk'umwana w'imyaka indwi yirukanywe kw' ishure yagirizwa gusambana kandi akirukanwa ubutakigaruka

Urwanda ni igihugu kibanyi kandi ikiri mu buraruko bw'uburundi ururimi rwaho wo mu mashure bakoresha ni icongereza, ariko n'igifaransa baragikoresha buke buke kanatsinda nico gitwara umuryango mpuzamakungu w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa.

Kugira ngo umwana atahure neza icigwa mwarimu, ariko aratanga nuko atekana agatega amatwi neza ntagume akubagana canke ntagume mutwo yandika, kuko hageze kwandika mwarimu aratanga umwanya kugira ngo bagire ico bashize mu makaye yabo.

ururimi rwa mbere rukomeye mu ndinganizo y'ivyigwa vyo mu mashure yose yo mu burundi n'igifaransa ivyigwa vyishi bitangwa muri urwo rurimi ariko hariho n'izindi ndimi biga harimwo icongereza igiswahiri ikirundi naconyene naho ari kavukire baraciga

Abana muri kamere yabo barakubagana umuvyeyi na we amenya ingene yitwara na canecane imbere y'umwana, naho aba atari uwiwe umwana wanje yiga kw'ishure, noneho bamwirukanye ngo yakinishije amabuye amena ikiyo ´imodoka y'umuyobozi none bamutegetse ko ndi bugende, kandi nka kiriha.

Abantu benshi bakunze kuvuga ngo umuntu aguze imodoka aba aharitse ba bashaka kuvuga ko iruhande y'amafaranga ugenera umuryango wawe hari n'amafaranga ugenera iyo modoka, kuko ishobora kwiyakwaka umwanya n’umwanya utiteze.

Ubuhinga buguma butera imbere. Iruhande y'umunyaga nkuba ukomoka mu ngomero z'amazi. Hariho umuyagankuba ukomoka ku imishwarara y'izuba abantu bawijukiye cane ni wo bakoresha mu bigob bitandukanye mbere no ku mbuga z'inkino zitari nke ikibazo cawo n uko iyo izuba ritatse umuyagankuba ucika kare.

abana b'abanyeshure bakina inkino zitandukanye nziza na mbi ibaze iyo batashe bagashika mu nzira bakagwana bamwe ngo twebwe ducaha twobakubita bakagwana n'abaca mu yindi nzira hari n'abateba bakahakomerekera

Mu myaka ishize, amashure menshi yaba afise ubwishingizi hari mu ntumbero yo kugarukira kubana baba bahuye n'impanuka mu gihe baba bari kw'ishure. Mbega ubwo bwishingizi buracabaho?

igihe cose kigira ibintu vyihariye bikiranga aha mbere mu burundi wari afise abana benshi agafitana n'inka nyinshi ni we bite umutunzi inyuma gato umuntu yize amashure ni we babona ko ari umutunzi ariko muri ikigihe umuntu yiruka n'ibikorwa vyiwe nk'ubudandaji n'ibindi niwe mutunzi

gukoresha abana ibikorwa bivonanye biranyuranye n'amasezerano mpuzamakungu agenga agateka k'abana aha ni mugihe kw' ishure turereye ko abana birirwa barikorezwa amatafari umwe bakamucira nkayashika mirongo itanu ku munsi ngo bariko bubaka inzu izokorerwamwo amanamu

Ba sokuru bahora baca umugani ngo: "umugore ari igito akubura ashira umwavu mu rutara". Nico catumye umuyobozi w'ishure atumako igisata kijejwe isuku kuko yabona imbere y'amashure hakubuye neza ariko inyuma y'amashure umengo ni muri nyabarega.

Igihugu c'Afrika y'epfo, kigizwe n'ibice mirongicenda na bitanu kw'ijana vy'abirabure, hamwe na bitanu kw'ijana vy'abazungu, abo banyuma nibo bari bagifukamye munda imyaka myinshi cane, kugeza aho Nelson Mandela, umukuru w'ihugu wa mbere w'umwirabure abonekeye. Uyu ni we yanafashije kugira Uburundi bugere ku masezerano yo guhagarika intambara, yasinyiwe i Arusha muri Tanzaniya.

Amashuri menshi akomeye yabigenga yigako abana babakire nta mwana numwe aza namaguru bose abavyeyi babo barabazana n'amamodoka bafise, ariko iyo hageze kuza gutora abana imodoka ziba ari nyishi cane kuburyo n'ukubisanya bigorana.

Utuzu twasugumwe, tubwirizwa kuba dufise amazi akwiye, mbere tukagira n'ibinogo binini binini vyagenewe kwakira umwanda kugira ngo ntiwonone ibidukikije.

Ibitoke biri ubwoko bwinshi kandi biribwa vyose nuko batabirya kumwe gusa hari ivyo bateka mu nkono bakabirya hariho ivyo batarika bikavamwo imihwi bakayirya mbere hari n'ivyo batarika hama bakavyengamwo inzoga canke umutobe bakawunywa.

Mur'ikigihe tugezemwo abazungu barabandanya kutwigisha ivyo bita agateka kazina muntu nacanecane kwirinda ibihano bihabwa abana bibabaza umubiri. Ariko basokuru bavuga ko umwana adahanwa adakura neza ariko kandi barageguza bakavuga ngo inkoni ishikira igufa ntishikira ingeso.

Kiboregwa ni umubanyi wanje anywa inzoga nyinshi n'itabi mbere n'urumogi ararunywa, ni umusuma ariko ntitwari tubizi, kundwi iheze yafashwe yivye impene y'umubanyi, arayikerera ayitekera mwigunira, batabaje abajejwe umutekano bahashitse bayimubohera kw'izosi bamujana kumupfunga.

Gusamara ni ikosa kandi rimwe na rimwe rishobora kugira ingarukambi mu buzima bw'abantu, hari umwana yiga ku kigo c'abana bagendana ubumuga yuriye ku kigega c'amazi aca akorokerayo maze acasoma nturi ntibabiciye nikanda bagiye kumutora ari ikiziga.

Twiga mu mwaka w'umunani twari dufise umwigisha w'ibiharuro yakunda kutubwira ngo mwishure akeneye umunyeshure gusa. Yaba ashaka kuvuga ko tutarekuriwe kwambara imipira, hejuru y'umwambaro w'ishure wera n'ipantaro yirabura.

Rugigana ni umubaji wo muri zone iwacu ,arakundwe cane abantu bagomba kubaka izabo bo muri akakarere ni we bakoresha ko ivyo bakeneye, iyo hageze gutangura ishure hoho, amashure akenye intebe zitandukanye ni we agana ,aranyarutsa gukora ibintu n'aho bavuga ko abafundi babesha.

Kumenya canke kumenyesha amakuru ni uburenganzira amategeko arekurira umuntu wari we wese n'abagendana ubumuga bwo kutumva canke kutavuga barimwo. Ni co gituma ku mboneshakure iyo amakuru ariko ararengana abantu bagendana ubumuga bwo kutavuga baba bafise umuntu abasigurira ivyo bariko baravuga akoresheje ibimenyetso.

Kera abigisha barakubitana cane uwuzi gukubita no gukora ikibi niwe yaba yubashwe n'abanyeshure. Ntashure ryabaho ritarimwo inkoni nka zitatu canke zine zimwe mbere bakazinyegeza ahantu hatabona nk'inyuma y'ububati. Ybu vyarahindutse amategeko arabuza gukubita abanyeshure.

Inzu y'isomero ry'ibitabo ya kaminuza imwe rudende y'igihugu yubatswe ku mfashanyo y'igihugu ca Libiya iri muza mbere mu Burundi. Nico gituma yitiriwe umukuru w'igihugu w'ico gihe Kadafi.

Kwigisha mu wa mbere w'amashure mato mato ntimugire ngo ni ikintu coroshe. Abana baba bakiri bato cane, ntibaba baramenyera gufata ikaramu. Umwarimu abwirizwa guca ku mwana umwumwe, amugorora intoki amwereka inkene yandika iki canke ikindi.

Abantu bagira inyifato nyishi. Ariko hari n'abakavya. Twari dufise umwigisha yaduha ibiharuro, yatubwira ngo dushire ikaramu mu kanwa iyo agire atange akabazo. Wayikuramwo ari uko atanze uruhusha rwo gutangura gukora. Hari mu ntumbero yo kugira ngo ntitumwibe mu kibazo c'iwe.

Iyo umwana agwareye kw'ishure baramwitaho bakamujana kwa muganga akavuzwa, maze babonye vyoroshe bakamuha uwundi munyeshure akamuherekeza kugira amushikirize abavyeyi bitagenze uko aho bishoboka barahamagara umuvyeyi akaza gutora umwana wiwe akaja kumwitaho.

Kubera ihimirizwa ryakozwe rijanye no gutegura inyubakwa zidakumira umuntu numwe, ubu ba bana bahora baza kw'ishure bageze ku ngazi ziduga bakarinda kubaterurana n'udukinga twabo, barabateguriye inzira bazohora bacamwo. Abo bana ubu barasunika udukinga twabo kugera mw' ishure bakeneye kujamwo.

Umukuru w'igihugu cacu mbere n'uwutwara umugambwe uri k'ubutegetsi bamaze imisi bafise imvugo itesha agaciro ibijanye n'indero ukamenga kwiga amashure ntaco bikimaze mugihe tugezemwo.

aho hambere abazungu bataraza ngo batubwire ko baje kutumenyesha Imana mbere no kuyisenga, abarundi barasenga Imana bayita rugira rugira inka n'ibibondo, bayisenga baciye mw'ibanga ryo kubandwa.

Ba sokaurubarayamaze ngo impene irisha aho iziritse nagiye gusaba ikibanza c'umwana ku kigo c'ishure kinyegereye mbajije bambwira ko ata ntebe yoronka yicarako ntange amafaranga yo kugura intebe a.

Amabarabara akogwa mu buryo butandukanye bivanye n'amafaranga aba yabonetse, hariho ayivugusa kandi hari nayo bakora bagashiramwo ivu ryihariye bita kariyeri, hariho n'ayandi basasamwo amabuye hasi hakaba mbere nayo bashiramwo ikaburimbo, ayo yose arushanya gukomera gutyo nyene.

Abana bagendana ubumuga bwo kutavuga rimwe na rimwe baba bafise n'ubumuga bwo kutumva nivyiza rero ko bategurirwa amashure yabagenewe ntibigire hamwe n'abana badafise ubwo bumuga kuko umwigisha niho azomenya kubitaho bibereye.

Reta yarashizeho umugambi wo kugaburira abana ku mashure, ariko igitangaje nuko uwo mugambi utari mu gihugu cose ,hari intara bagarre abana, n'izindi atacobabona ,vyoba biva kuki?

Igihe nigaa mu mwaka wa kabiri narwanye n'uwundi mwana ndamukubita ingumu mu ruhanga aravyimba agera hariya aca aja kundega ku mwarimu na we yarankubise inkoni mirongo itatu mu ntoke narize amasahane yose.

Kw' ishuri twagendewe n'abashitsi bavuye mu buyobozi bw'indero mu ntara. Baje batuzaniye agaseke kagizwe n'ibitabo amajana biri na cumi ariko basanze twakoze ikosa ntitwaduza ibendera ry'igihugu. Iryo na ryo bafashe ko ari nk'ikosa ry'akazi ku bayobozi bacu.

Ibibuga vy'umupira waba uw'amaboko canke uw'amaguru biteye imbere, biba bifise amatara abimurikira ,ku buryo niyo habaye mw' ijoro hari amahiganwa ariko araba, adahagarara inkino zigakomeza n'aho bubabwije.

Abana biga mu mashure y'imicuko baba bakiri bato cane kuburyo batarikuriwe kwijana kwishure bonyene ntivyiza ko abavyeyi babaherekeza bakabashikana kwishure mbere umwigisha nawe akabagumya kugeza abavyeyi bagarutse kubatora kuko batoshobora kwijabutsa amabarabara ngo bafate inzira bashike mu mihana yabo.

Ikivuko ni igituro kiba kiri ku nkengera z'amazi, gishikirako ibikoresho vyunguruza abantu n'ibintu biciye mu mazi. Mu Burundi dufise ibivuko vyinshi ariko ibikuru bikuru ni bibiri: ni ico mu Rumonge n'ic' i Bujumbura.

Nta mwana numwe yavukiye mu misozi kiretse abavuka mu bisagara atoba yarabanze umupira w'ikirundi ukozwe mu masashe n'inyuzi canke imigozi iva ku mpuzu zaheze.

Mu bihugu biteye imbere abana bagendana ubumuga bafise amashure yabagenewe ntibigana n'abakomeye, kandi bakagira abigisha babinonosoye babwirizwa kubakurikirana bivanye n'ubumuga umwana afise akitabwaho nk'uwutumva bakamenyaimke gene yigishwa uwutabona bakamenya ingene yigishwa umwe umwe inyigisho zihuye n'uwumuga afise.

isi tubako ngo ni umubumbe nico gituma mu mashure bateguye ikintu citwa umubumbe w'isi bigishirizako inyigisho y'imenyeshantara.

Umukaratusi uri mu biti bikoreshwa ibintu bitandukanye harimwo n'ubuvuzi. Basokuru iyo hari umuntu agwaye ibicurane bafata umukaratusi wera bakawuteka bagaheza bakiyuka ngo vyaca biseseka mpaka bigahera mu mubiri w'umuntu.

Terefoni ngendarwa zaramaze kwonona imitwe y'abantu ntawugikora akazi ajejwe uko bibereye ,barashika mubiro bakigira ku materefone bahamagara inshuti n'abagenzi ahandi bakirabira amasanamu acaka kumbuga ngurukana bumenyi ivyo kwakira ababagana bakaba barabishize ku ruhande.

Abantu bakoresha amaboko atandukanye bivanye n'ingene baremwe benshi bakunda gukoresha ukuboko kw'iburyo ariko hari n'abakoresha ukubafu ibikorwa vyinshi, iyo umwana atanguye ishure akoresha ukubafu yarakubitwa cane aho ha mbere kugeza abihevye ,ariko abahinga mu vy'indero bavuga ko bigira ingaruka mbi cane.

Hariho umugani wo murikino gihe bari bakunze guca bavuga ngo, iyimijwe n'ikaramu ntiramburura ,baba bashatse kuvuga ko umuntu yagiye kw' ishure atagirira, uko bigenda kose ico yokora agikorana ubwenge aba yararahuye kandi akagishitsa.

Amacupa ya parasitiki atekera ibintu by'ibinyobwa ngo ntabora kandi nimabicane mu bijanye n'ibidukikije nibzizarero ko yegeranywa agashigwa ahantu habigenewe mbere bikunze agahingurwamwo ibindi bikoresho kugira ntiyonone ibidukikije.

Ikibuga c'umupira w'amaguru co kw'ishure ryacu nikibi cane. Nta bwatsi bateye ko kandi iyo imvura iguye haba ivyondo vyinshi hagategamwo n'ibiziba ku buryo ata muntu yoba akihakinira.

kuva aho habereye intambara ya amerika na iran ibihugu vyinshi vyimbura ibitoro nt'ibibe bikibigurisha kw' isoko mpuzamakungu neza isi yose yahavuye ikena igitoro iwacu vyarunyuse kuko cari gisanzwe gikenye abantu benshi n'imodoka barazibitse bigendera n'amaguru ku kazi

Umwana w'incuke, akiva muhira aja kw'ishure, bagerageza kumwigisha umuryangoshure mushasha utandukanye n'umuryango wiwe; hanyuma bakamwigisha ibikoresho bitandukanye, basanga kw'ishure canke muhira iwabo, bakanabishushanya kugira ngo aje arabibona, ntaze avyibagire.

Abana b'abakobwa b'abanyeshure bakenera utuntu twinshi cane gusumba abahungu bo mu kigero cabo. Ni vyiza rero ko abavyeyi bitaho ivyankenerwa vy'abana babo b'abakobwa kugira ngo ntihagire abikika mu kiza ngo babajane mu bushurashuzi babemereye ibintu.

Ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere birakunda gufashwa n'amashirahamwe yo hagati mu gihugu canke mbere n'ayohanze y'igihugu mu bijanye n'iterambere rusangi cane cane ibijanye n'indero y'abana mu mashure, aho bashobora gutanga ibikoresho bijanye n'inyigisho nk'intebe, ibitabo n'ibindi, kugirango abana b'igihugu bige borohewe kandi atawusigaye inyuma.

Dutonze kwishure aho tudugiriza ibendera ry'igihugu vyagorana cane kuko twasanga huzuye ivyondo iyo imvura yaguye ubuyobozi bw'ishure bwaterereje abavyeyi amafaranga bubona kurondera ibitafari bikozwe mwisima birasasa hasi kugira ngo ikibuga ntikize congere gutegamwo ibiziba.

umwana wanje yatashe avuye kw'shuri yakomeretse ngo yitemesheje isuka namubajije ico yariko arakora ambwira ko kw'ishuri hari aho babafata nk'isahimwe canke abiri bakagenda kubagara umurima w'icayi w'ishure

nta gihugu na kimwe kitagira abasirikare bajejwe gucunga imbibe zaco hari n'igihe mbere bafata abanyagihugu basanzwe cane cane abakozi ba leta canke abanyeshure bahejeje amashure yisumbuye bakaja gukora imyimenyerezo ya gisirikare bagatanga umusada murico gisata

Ababikira n' abantu bihay' Imana begukira ishengero rya katorika na b'igitsina gore, barakunze gufasha cane mu bikorwa vy'iterambere ry'igihugu n'imiryango cane cane nk'ukwitwararika abana b'impfuvyi canke abagenda n'ubumuga, bakabubakira ibigo bakabamwo akabaribo bababera abavyeyi.

Muri ya ngingo leta yafata yo kugaburira abana ku mashure, kugira ngo ntibasibe bitwaje ko basonza canke bataba bariye muhira iwabo, harimwo kandi kwigisha abana kumenya kugira isuku, kuko ivyo barirako nibo baheza bakavyiyogereza, kw'ishure bagaheza bakabibika neza.

Tuba iruhande y'ikigo c'abapatiri, nabo bararima ivyamwa cane. Abana bacu nabo barakubagana, bakaja kwiba ivyamwa bitandukanye nk'amavoka, imicungwe n'imyembe. Abazamu baho barakunda kubirukana cane kugira ngo babateshe. Hari umwana aheruka kuvunika, ubu aryamye mu bitaro.

Mu Buganda nta marimbi rusangi y'abantu bapfuye abaho. Umuntu wese abuze uwiwe amushingura iwe mw'itongo. Usanga rero mu kigo canke musi y'urugo h'abantu huzuye imva zitandukanye, zubakiye n'udusima twabomaguritse kubera ziriko zirasaza.

Ivyambagwa biratandukanye bivanye n'igice c'umubiri bavyambarako hari ivyo bambara ku birenge nk'amashesheti n'ibirato hariho n'ivyo bambara ku gice co hepfo c'umubiri w'umuntu ni nk'amapantaro amakabutura amaboka n'ibindi, hariho mbere n'ibindi bambara ku gice co haruguru twovuga nk'ishati, n'umupira n'ikoti reka n'ibindi.

Iyo buri gice c'umwaka w'ishure kirangiye, cane cane inyuma y'ibibazo biba vyakozwe ,haravugwa amanota abana bakabona umwimbu w'ivyo bakoze, nta mwana numwe akunze kubwirwa amanota y'iwe atazanye umuvyeyi.

Abantu mufise imodoka mukwiye kuhagabira, harya ku bituro muzisiga haba hari abasuma benshi cane kandi baba bafise impfuguruzo z'imodoka zitandukanye, n'aho uba wayugaye barayugurura kandi iramutse ihaguruka ngaho, mu mwanya muto usanga yahindutse irangi, ntiba ikiri yayindi rwawe.

Imodoka zunguruza abantu mu buryo bwa rusangi ziba zitandukanye n'izunguruza abantu ku giti cabo umwumwe, nico gituma zibwirizwa kuba zanditswe ahantu kandi zigasigwa n'irangi ryihariye ntihagire abazitiranya, abazikeneye bazibone mu buryo bworoshe.

Twiga mu mwaka wa gatanu, twari dufise umwigisha yari akaze cane, agakubitana hanyuma umwana umwe yari yarababajwe n'uwo mwigisha, yigira inama yo gutondana isusa ayisiga ku ntebe mwarimu yicarako, iraheza iramubaba, twamaze indwi twirukanwa, kugira ngo tuvuge uwabikoze, ariko ntiyigeze amenyekana.

Umurongozi mwiza ni uwegera abo bakorana cangwa mbere abo akoresha eka abo ayoboye bose, bakagirana inama kugira ngo bamenye ingene bapanga akazi n'umubano mwiza.

Reta yaragerageje kugwiza ibigo vy'amashure matomato kugira ngo ibihasanzwe ntibiremegwe ariko vyabaye impfagusa kuko amashure matomato buri mwaka w'ishure uba ufise imigwi irenga itanu canke itandatu.

Mu ntara ya Butanyerera hari umuyobozi w'ishure yaraye afashwe n'igipolisi, yagirizwa kunyuruza ivyokurya vyagenewe kugaburira abana ku mashure. Aho ni mu gihe muri iyo ntara haka uruzuba rwinshi, abana benshi bagahura n'ikibazo c'inzara.

Mu myaka iheze ubuzima ndoragitsina bwari ibanga, ntahantu na hamwe babuganirako. Ariko ubu, abahinga mubijanye n'indero bahimiriza kuvyigisha abana kuva mu mwaka wa gatatu w'amashure mato mato, kugira ngo umwana akure azi ico yibanga.

Mu bigo bibamwo abantu benshi, twovuga nk'amashure canke amakambi ya gisirikare n'igipolisi, usanga bafise igikoni, barateka bakabagaburira. Igikoni rero kiba cubatse mu buryo bwihariye butandukanye n'izindi nyubakwa, na cane cane kibwirizwa kugira umuringoti uduga mu kirere hejuru, uzoja urasohokana umwotsi.

Imari za kera ziratandukanye n'izubu; kera zakogwa muvyuma bikomeye cane wicayeko ntiyafobagira ariko izubu zikogwa mumabati ashobora kuba yahora asakaye n'amazu y'abantu uyifyonze icifyarama ubwonyene.

umwigisha afise abana bakiri bato yigisha agerageza kuguma abaha amakuru ajanye n'indinganizo y'ivyo bakora na cane cane akavyandika ku rubaho canke mu makaye yabo mbere bashitse muhira bakavyereka ababyeyi niyo hari akaruhuko bukeye batiga abayabibandikiye

mu mashure yo mumitumba atari mu gisagara abana barikorera isuku aho bigira ariko bibabigoye hari igihe usanga hasi hatarimwo n'isima kenshi batumwa ibikoresho vyo kuvomera hasi kugirango inkungugu igabanuke ntibagware amavunja

Kudatondana umwambara w'ishure birahanwa n'amategeko koumwana uw ari we wese yatonzewekw'ishure ata wufise ico gihe baramukura amanota canke bakamwirukana bakamutuma umuvyeyi akazogaruka ku musi ukurikira.

Ibitoke biri mu bitegwa bivamwo inzoga nyinshi, izambiye n'izitambiye. Mu zitambiye harimwo umutobe, ariko muzambiye hari izo bashiramwo amazi n'izindi ziba ari iz'umwimerere badashiramwo amazi aho twovuga nk'isongo.

Reta y'uburundi yarashizeho umugambi yise ngo ewe Burundi urambaye ni uwo gutera ibiti ku misozi yose igize igihugu c'uburundi, no kwishuri iwacu uwo mugambi warahashitse ku nkengera zishure ryacu hose twahakwije ibiti.

Mu minsi yashize, abanyeshuri bo muri kaminuza, baba bafashwe neza, baronka ubufasha bwose nk'ubwo: ubuvuzi ,gufungura ,kuryama, mbere n'amafaranga bashobora kugura utundi twa nkenerwa dutandukanye. Ubu siko bimeze ,ico baronka n'ingurane zizobafasha mu tuntu bakenera twa misi yose: kuryama gufungura, vyarahagaze.

Ibendera ni ikimenyetso c'uko igihugu caronse intahe yo kwikukira. Uburundi bwaronse iyo ntahe mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na kabiri itarike ya mbere y'ukwezi kw'indwi.

Ibiti vy'ibigazi n'aho benshi babitera kugira basharize impangu zabo waruzi ko bivamwo ibiribwa bitandukanye harimwo nk'amavuta yo guteka mbere hari n'abandi babihinguramwo umutobe canke inzoga.

mu mashure mato mato abana biga batanimbu bamwe bakiga imbere y'umutaga abandi bakiga inyuma biva kubera abana bataba bashobora kwiga umunsi wose badatashe kuruhuka

Umukaratusi n'igiti kitabana n'indimo zisanzwe ariko gikunzwe cane mu Burundi kuko kirakura cane kigororotse kikavamwo imbaho nziza kandi gitanga n'amakara akomeye cane.

uko dusanzwe tubizi leta ibayitunze gusumba abantu basanzwe bikorera ariko igihushane kihari nuko abantu bikorera ivyabo usanga batunganya neza ibikorwa gusumba leta none ivyo biva kuki

Amategura ni kimwe mu bikoresho vy'ibisakazo twihingurira, kandi mu buryo bworoshe ngaha i wacu, ariko igitangaje ni uko abantu badafunguka mu mutwe kugira ngo bakoreshe ayo mategura bahebe gusakaza ivyasi, kuko bishobora guteza ra imanuka y'umuriro.

Buri mwaka igihugu kiratunganya amahiganwa ajanye n'inkino zitandukanye ahuza amashure yose yo mu gihugu, ishure ryacu ryama riba muyambere nico gituma ugiye mu biro vy'umuyobozi wacu uhasanga ibikombe vyishi abana biwe batahanye.

Nkikora akazi ka leta imyaka itari aba myinshi ngo nkukuruke narasuzugura akazi k'izamu, ariko, maze kuja mu karubuko kizabukuru ni ko kazinsigaye nkora kugira ngo zahirize umuryango wanje.

Ibiharuro biri ubwoko bubiri: hari ivyo bita ibiharuro vy'abarabu n'ibindi bita ibiharuro vy'abaromani. Ariko mu buzima bwa misi yose bakunze gukoresha ibiharuro vy'abarabu kuko ari vyo vyoroshe kwandika.

K'ubuzi butandukanye haba ku bigo vy'amashure canke mbere n'ahandi, barategekanya ingene ibibanza vyabo vyoguma bigirirwa isuku, ntibemerako uwurenganye yandagaza imicafu ukwabonye, barategekanya ahantu hagenewe gutabwa iyo micafu.

Ku mashure abana bararekuriwe gutonda hakoreshejwe uburyo bwo kwiyunguruza nk'amakinga, ariko iyo umwana yasamaye ntazirike ikinga ryiwe akoresheje igufuri yabigenewe arashobora kuribura bakarimwiba.

Ku bigo vy'amashure baba bakwiye gutera ibiti bifise akamaro mu buryo butandukanye ha kwibanda ku kamaro kamwe gusa. Aha twovuga ha gutera ibiti bisanzwe botera ibiti vy'ivyamwa. Kuko biraheza bikabasahiriza mu gufungurira abana.

Nta gikorwa na kimwe umuntu yiga gukora kitagira umwimenyerezo na canecane iyo atarakizi umwimenyerezo ni nko kugerageza gushira mu ngiro ivyo baba bakwigishije.

Ikigo c' ishure cubakishijw' amatafar' ahiye, imbere y' inyubako har' abanyeshure bariko baragenda bambaye n' imyambar' ibaranga basankaho barigutaha, hateye n' uduti twamashurwe dufis' amababi y' icatsi kibisi, utambuts' ibarabara, imbere y' inyubako har'ibiti vyinshi binini bifis' amasham' atotahaye n' utwatsi dukase neza turinganiye.

Ishure abana bacu biga ko yegereye ishamba ry'inzutane hari ibiti vy'inganzamarumbo birebire cane, kandi harimwo ibikoko bitandukanye harimwo ninkende nazo ziratera ishure zikurira ku madirisha mbere ziheruba ka niugukomeretsa umwana.

uburiye mice itandukanye y'igihugu igira ibiti byayigenewe hari ibiba ahantu hagwa imvura nyinshi hakaba n'amazi menshi hari ibiba ahantu haka izuba ryinshi mbere hari nibisanzwe kwimenyereye kuba mu bugaragwa

Amashure mu kuza mu gihugu cacu yazanywe na bakava mahanga baje gucura bufuni na buhoro igihugu cacu, murico gihe nti babone abana bakwiye baja mwishure mbere bakabigira nkitegeko hakajamwo n'ibihano ariko abavyeyi benshi bifise baratanga igiturire kugira abana babo bagume inyuma y'inka ubu vyarahindutse nitwe tubarondera ngo dushire abana bacu mwishure.

Abana bagendana ubumuga ni abana nk'abandi hariho abavyeyi yo babonye bavyaye umwana afise ubumuga baba babona ko ibarariguye uwo mwana ari wo kunyegeza nk'uko umenga bigaragaza ko na bo hari ico bacumuye ku mana uyanamba sivyo.

Ibiharuro ni icigwa gitinywa n'abana benshi cane cane abakobwa. Bikavugwa ko abakobwa bakunda ivyigwa vyoroshe nk'indimi n'ibindi bijanye nazo. Ariko siko bimeze, umwana uwari we wese yawe umukobwa yaba umuhungu bafise ubushobozi bumwe bw'ukwiga kandi bakamenya kumwe.

Umwana w'umunyeshuri iyo yiga afise ibikoresho bikwiye amenya neza, iruhande yikaye n'ikaramu akura muhira canke uducamurongo n'ibindi bikoresho abwirizwa kuba afise ibitabo bitandukanye bijanye n'ivyigwa yiga.

Umwuga wo gushushanya ku vyapa canke ku bihome vy'ibigo bitandukanye mbere no ku mpuzu z'abantu canke ku miduga ni umwuga utunze abantu kandi ari kirumara mu kumenyekanisha ivyo abantu bakora.

Twiga mu mashuri mato mato si uwo ariwe wese yapfa kuja kuduza ibendera ry'igihugu bari kuririmba ururimbo ruhayagiza igihugu cacu. Benshi barabitinya kuko ntibapfa uko babikoze wagenda bukebuke mpaka biherane n'ururimbo ruhayagiza igihugu cacu.

Ibikono binini bikini biba bimatanye n'amashiga yavyo hasi, twavyita muvero. Ni vyo batekamwo ivyo turya, twiga mu mashure y'uburaro. Ariko si mu mashure gusa, ahantu hahurira abantu benshi bagafunguriraho, no mu gisirikare usanga bimeze ukwo nyene.

Ku mashure iyo abana badakwirikiranywe neza n'ababijejwe, na canecane iyo bageze muri ya myaka igoye y'ubuyabaga, abahungu n'abakobwa bashobora kuja mu nkundo zidafashe, mbere bakagera aho bashurashura. Iyo hagize uwutwara inda, kera baca birukana uwo mukobwa. Ariko ubu amategeko avuga, ko n'uwamuteye inda bamurondera bakamwirukana.

Umwigisha abwirizwa kwigengesera agategura icigwa ciwe neza kandi akagitegurana ubugwa neza adakarira abana iyo umwigisha akubita abana cane, bavamwo umutima bagatinya inkoni gusa ariko ntibategere icirwa uriko uratanga.

Abigisha canke abarezi batanga uduhano dutandukanye ku bana baba bakubaganye, haba mw'ishure canke ahandi aha hari nk'abigisha batanga ibihano vyo kuzunguruka ikibuga iyo umwana yakosheje, hari abandi bamutuma guhagarara ku idarapo canke baka gutuma gukubura ishure igihe kingana nk'indwi reka n'ibindi ibihano biba bitandukanye.

Iyo umwarimu yasivye mw'ishure ku mvo zitandukanye, abana babura ikibakurikirana bagaca baguma mu rujanuruza ,basohoka binjira mbere bakanabuza n'abandi baronse umwigisha gukurikirana icigwa neza.

Ba Sokuru barayamaze bati: "Nta mwana n'ikinono", none ni gute amashure ya leta aba afise ubutunzi butangana kandi ahabwa n'umuvyeyi umwe nk'akarerero ugasanga bamwe bafise ikibuga c'ivyondo abandi bakagira ikibuga gisize n'isima neza giciyemwo n'imirongo igaragaza ingene bitwara mu kibuga.

Iyo tugiye mu biro vy'umuyobozi wacu, usanga hugaye ,ukadodora na we ati injira ,winjiye ugasiga huguruye ,akunze kukubaza ngo : None ngaha ni muri sentare ? aba ashatse kuvuga ko sentare yama yuguruye kubera abayitura.

Akazi ko kwigisha nakazi kanezera cane uwugakora , Ariko ikibazo nuko agahembo katajanye ninguvu umuntu atanga Nico gituma benshi bariko baradebukirwa bakagata bakigira gukora ibindi .

mu bintu vyambere bikenewe imbere yuko imodoka ija mu kazi kayigenewe mw'ibarabara iba ifise iparati ni ukuvuga inimero iyo modoka ibaruweko imodoka itagira iparati ntiba ikwije ivyangombwa abajejwe uruja n'uruza mu mabarabara barayifata bakayifunga.

Aho hambere hahise nta mwana yatonda kw' ishure afise umushatsi; mbere anawutondanye baramuca ikimwerere akagitahana. Ariko ubu vyarahindutse barawutereka uko bashaka abasuka bagasuka, mbere n'abasiga imishatsi bakayisiga ikamera nk'iy'abazungu.

CIZA numubaji akomeye mu karere kacu nta giti na kimwe agera umutwe gipfakuba gikomeye kandi kigororotse covamwo imbaho, ejo bundi yiraye mu biti vy'ishure arasasika none ubu yarafashwe ashikirizwa ubutungane arapfunzwe.

Ahantu hahurira abantu benshi haba ku bigo vy'amashure, ku mavuriro, ku masengero, n'ahandi, hakunze kwibonekeza aho inkuba ikubita abantu, nico gituma ubuyobozi butegeka abayoboye bene ivyo bigo gushiraho ivyuma bikinga inkuba.

gushushanya cankigucapa si ikintu coroshe iruhande yuko bashobora kubyiga mu ishure ni impano umuntu avukana kandi iyo uyifashe neza ishobora gushikakure kuko gushushanya ni umwuga utunze abantu benshi

Ikigo cacu kiri mu karere gakanye cane haba ku murango canke mw'ijoro igipfungu gishobora guterana uriko uragenda ugasanga wato se ata n'imvura yigeze igwa.

Turi muri kaminuza twarigishijwe n'umuntu akomeye cane mubuyobozi bw'igihugu, aje kwigisha yarandika k'urubaho, ariko bibaye ngombwa akifutira kugira aronke ahandi yandika, abaporisi bamuherekeje bakatubwira bati mwe mwarasaze uwo murazi icari genda mu mufutire.

Indinganizo y'amashure yiki gihe iratandukanye niyo mu myaka iheze, aho hambere amashure mato mato yava mu wa mbere agashika mu mwaka wa gatandatu amashure yisumbuye nayo yava mu mwaka w'indwi agashika mu mwaka wa cumi na gatatu nu kuvuga imyaka itandatu mu mashure mato mato indwi muyisumbuye ariko ubu hose n' imyaka itandatu itandatu.

Ibiti biri ubwoko butandukanye ariko vyose bifise akamaro naho atari kamwe hari ubumaro bihuriyeko nubundi buba bwihariye kugiti kimwe kimwe kuko hari ibishobora kuvamwo nkimbaho ibindi kandi bidashobora gusaturwa

abahinga mubijanye n'ukwigisha abana baravuga ko kugira umwana afate neza ibyo wamwigishije umushushaniriza akaguma abibona imbere y'iwe ukaba wana mubwiye uko byitwa kuko azogaruka kwose imbere ya yashusho niko azokwibuka ico wamubwiye icarico.

Igihugu cacu kigeze ahatemba ubukene bwarabaye umurengera , aha hose haba hari abazamu kuko ntakintu kibaho kitavamwo amafaranga nivyuma bigize uruzitiro canke ibindi vyose biba bihari barabigurisha kumunzane bikavamwo amafaranga kandi mutaraririye barasambura nibiba bikomeye.

Umutaka canke umwunvure kuri bamwe n'igikoresho co kwirinda invura canke izuba ryinshi, gikoreshwa cane cane n'abantu b'abagore iyo bahetse abana.

Imikino yo kwidagadura myinshi wogira ngo yazanywe n'abazungu ariko siko bimeze hari ibikoresho bigezweho abana banyongako uruvuma ariko natwe aho hambere twarakora uruvuma mu biti bisanzwe n'imigozi yo mwishamba.

Ibigo vyinshi bitangakazi birategekanya ingene abakozi bavyo bazokwiyunguruza nu kuvuga bbategurira imodoka yabigenewe, ariko umukozi yifise ahagaze neza ntikiburijweko agura imodoka yiwe akamenya ingene azoza aratonda ku kazi ha kirikare.

Mu cirwa kijanye n'ibidukikije umwarimu aratanga icirwa yateguye agaheza agasohokana abanyeshuri akabajana ku rubuga akabereka ibintu bitandukanye yagiye nyigisha ari ibimera canke ari ibikoko vyose akababwira kiwa mwekimwe ingeneye kimeze.

Umwana mukumwigisha ibidukikije baramubwira amazina yavyo iyo bitari hafi barabishushanya bakabimwereka akabona yashusho akamenya ico bamubwiye. Ariko bikunze barabimuzanira akabibona n'amaso yiwe akabikorakora akamenya koko ahuye na kimwe bamubwira.

Kumenya indimimva makungu ni ikintu ciza cane tubakorera abana bacu na canecaneko bavuga ngo akari mu rugo ntigasema data yambwiye ko yakoranye n'umuzungu amugira no muyobozi waho bakorera, ariko icamubujije gutera imbere n uko batumvikana mu rurimi.

abigisha bakaza ibintu cankwe bakorosha ibintu ugutandukanye hari umwigisha iyo yagutanze mwishure k'abakabaye icigwa cose gishobora guhera uri hanze ariko hari n'abandi atacobe babwiye wisiguye baguhe imbabazi bakakureka ugakomeza icigwa

reta ikwiye gufata kumwe intara zose na cane cane mu bijanye n'indero kuko nta mwana n'ikinono uzi ko hariho ibice bimwe bimwe vy'igihugu abana baciga bicaye hasi canke kubiti kandi bakigira mu mashure y'ivyatsi

Mu nzu zisomero ry'ibitabo ntibipfa uko bipanzwe, haba hariho ababijejwe, bafata ibitabo bisangiye ubwoko bumwe bw'ubumenyi bakabitumberanya ku buryo umuntu aje arondera ubumenyi runaka amenya naho atumbera.

Hari abantu iyo bahimirijwe, bavuga rimwe bakumva kabiri. Aha twovuga nk'ibigo bimwe bimwe n'inyubako zitandukanye zatewe akamo ko gutegura inzira abantu bagendana ubumuga bazohora bacamwo, kandi bitahora, ariko bamaze gutanga akarorero keza mu kumvira abatuyoboye.

kw'ishure tuciga baratugenera umwanya w'ukwiga n'umwanya wo kwidagadura haba harimwo mbere umwanya wo kuja kurorera kumboneshakure utugenegene dutandukanye two kw'isi. Rimwe na rimwe bagashiramwo n'imipira ya yamigwi rurangiranwa yo mubihugu vya burayi.

Mu bigo bitandukanye vyaba ivy'amashure canke ibindi bisanzwe baratera ubwatsi bwo gushariza ahantu, iyo rero imvura yacitse barabuvomera, twebwe twiga mw'iseminari uciye muri ubwo bwatsi waba wambayibara, baguha igihano co kubukata co kubuvomerera no kurandura ibindi vyatsi vyoza kubuhungabanya.

Igihugu c'uburundi carijukiye kubaka hirya no hino ibibuga vyumupira wamaguru ariko ikibazo nuko bubaka ibibuga vyinshi kandi atanakimwe gikwije amategeko mpuzamakungu yo kwakira inkino.

impuzu zera zirakunze gukoreshwa mu bikorwa bitandukanye nk'umwambaro w'akazi aho twovuga nko kwa muganga nko mu mazu y'igeragezwa y'ibikorwa by'ubuhinga nk'abigisha nk'abantu bakora mu mazu y'uburiro n'abandi ibyo byerekana ko abantu bakorera aho hantu baba bafise isuku

Ibigo vyinshi vy'amashure kubera abana baguma bagira uruja nuruza barishiriraho ku muryango umuntu ajejwe umutekano hanyuma agasuzuma uruja nuruza umwana aba adafise uruhusha gwo gusohoka akamusubiza inyuma.

Igorofa ni inzu igeretse rimwe canke akarenga iyo bene inzu nk'iyo rero ikoreshwa nk'ishure nivyiza ko abana bato bato bigishirizwa hasi hejuru hakajayo abakuze kuko bobo baba bazi gutandukanya icatsi n'ururo.

Ururimi rw'Igifaransa ruri mu ndimi zikoreshwa n'ibihugu vyinshi kw'isi, na cane cane n'amashirahamwe mpuzamakungu. Aha rugira kabiri inyuma y'Icongereza. Ni vyiza rero ko dutegura abana bacu bakamenya kwandika no kuvuga Igifaransa kuko bishobora kubugururira amahirwe y'ubuzima.

ku mashure aba hategekanijwe indinganizo y'ibikorwa bizokorwa burindwi na cane cyane icigwa cose kikagira umwanya waco ariko hageze icigwa co kunonora imitsi abanyeshuri byari bagora cane kuko uvuye muri ico cigwa utegerezwa kubanza guca koga imbere y'u kugaruka mu kindi cigwa ni co gituma abanyeshuri benshi bahitamo gushira icyo cigwa kwisaha ya nyuma

Ku kigo c'ishure nkorerako hari ibintu bitangaje biba nk'iyo umwana yagize isanganya akamena ikiyo c'idirisha ry'ishure bamutegeka kugenda kukigura akagisubizako.

Mukwubaka inzu intsinga zitandukanye zizoyobora umuyaga nkuba bazubakirako zikaja indani mu ruhome ariko iyo habaye akagorane bigasaba ko basanura izo ntsinga barinda kubomora uruhome gw'inzu nico gituma abenshi bakunze kuzishisha hanze y'uruhome.

Ibikoko biba kw'isi biri ubwoko butandukanye hari ibitungwa n'abantu hari ibiba mu ishamba hari bigenda hasi hari n'ibiguruka mu kirere hari n'ibiba mu kiyaga mbere n'umuntu arabamushira mu bwoko bw'ibikoko.

Abahinga mu vy'amategeko mbere n'indero bavuga ko igihano cahawe umwana w'umunyeshuri w'imyaka indwi co kwirukanwa burundu kw'ishure yagirizwa gushurashuza uwundi w'imyaka ine kinyuranye n'amategeko kandi gihonyanga agateka k'abana.

Mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere hari imigambi imwimwe iza isahiriza uburezi na canecane twovuga nk'umugambi wo kwigisha abakuze gusoma no kwandika, kuko baba baracikanywe no kwiga amashure, ariko kubenyawe gusoma n'ukwandika bikabaringira akamaro kuhibo na canecane mukazi baba bakora.

Amashure yigisha ibijanye n'imyoga canke ibijanye n'ubuhinga akwiye kugwizwa cane mu gihugu cacu, kuko ni yo ategura abana bayigako kwiremera akazi ntibazozera inze bagasaba ahubwo bakaba mu bagatanga.

Ibiti vyegereye amazu hari igihe bikura amashami yavyo akaryama ku mabati canke mbere hagahungurukirako ibibabi vyishi bigatuma amazi atururuka neza igihe imvura yaguye nivyiza rero kugira ngo amabati ntiyononekare ngo agwe ingese guca amashami yose akora ku mabati mbere umuntu akanakubura n'amababi yakorokeyeko.

Mu gukora isuku mu mashure, abana barakubura canke bagakoropa ariko kugira babikore neza, intebe hari aho bazisohora hanze canke bakazegura zigahagarara ukund,i kugira ngo umukubuzo canke igikoropesho bice ahantu hose ishure risigare risa neza.

Abantu batandukanye bihaye imana bo muri katorika, aha novuga nk'abafurera, abapatiri n'ababikira. Basezeranye kutazokubaka ingo zabo ariko si itegeko Imana yatanze, n'indinganizo ya katorika ifasha abantu gukora ubutumwa atabindi biyumvira biri nyuma na cane cane nk'imiryango yabo.

hari amadini menshi kw' isi mbere nayavuga ko yemera kristo aba atandukanye ariko ikimenyetso kimwe ahurira ko ni umusaraba kuko ari wo bavuga ko kristo bemera yamanitswe ko ni co gituma mu nzu zitandukanye z'abantu bemera kristo usanga hamanitsemwo imisaraba

Umuyaga nkuba ukogwa biturutse kubintu vyinshi, hari uwukoregwa kungomero z'amazi zabigenewe, hariho kandi n'uwuturuka kumishwarara y'izuba, hakaba mbere nuwuva kubimashini biwukora ariko ubu ntivyoroshe kuko binywa igitoro naco kirakenye ngaha iwacu.

Kimwe mubifasha kugira umwanya utunganywe neza kumashure ni ikengeri kandi iba ifise umunyeshuri yayigenewe aja arayivuza iyo igikorwa kimwe giheze haramukiwe ikindi. Twebwe tuciga bakugize uwuvuza ikengeri wariruka n'ibirenge bigashuha uhunga kuko twavuga ngo itera umukoshi uca uyobegwa.

aba mbere tugiye kw'ishure twasangayo ibikoresho nka vyose kiretse bimwe bimwe nkamakaye n'amakaramu nutundi dutoya nkoducamurongo ubusi ikaba bimeze n'ibitabo abanyeshure bakenera vya buri munsi kenshi bigugwa n'ababyeyi

Umunsi ugizwe n'amasaha mirongo ibiri n'ane, agabuyemwo ibice bibiri, kimwe kikaba citwa umutaga, ikindi kikaba citwa ijoro. Umutaga urangwa n'umuco w'izuba, nayo ijoro ribonesherezwa n'ukwezi.

Kwamura ivyamwa kw'ishure canke gusoroma ikindi gitegwa ico ari co cose birabujijwe n'amategeko agenga ishure, ariko abana ivyo ntibabiraba, naho haba hategekanijwe ibihano afuma atora ibuye agatera hanyuma ibikorotse akandura akiruka.

Mu mashure menshi yegukira Ekleziya Katolika aba atwarwa n'abapatiri canke aba bikira canke abafurera muri ico gihe nta munyeshure atari umu katolika aza kuhiga ngo bemere; iryo si ivangura baba bakoze ?

Nta kintu kibaho kuri iy'isi ya rurema kidasaza ,n'ibiti birasaza cane cane nk'ibiti vy' ibyamwa, ikigaragaza ko bishaje ,ntibisubira kwama kandi batagikuyeho ngo bagisubirize ,umwimbu ntuba ukiboneka.

Igihe c'ibibazo birangiza buri gice c'umwaka w'ishure, ubuyobozi burafata ingingo zitandukanye kugirango ibibazo ntivyibwe haboneke amanota abereye uwuba yakoze, ivyo bibazo nivyo biheza bigatanga uburenganzira bwo kwimuka uva mw'ishure wahoramwo uja muyikurikira.

Mu bice bitandukanye vy'igihugu, baragaburira abana biga mu mashure mato mato, mbere n'ayisumbuye. Aho ngo ni mu ntumbero yo guhimiriza abana babone kugana ishure, ntibitwaze ko bashonje bagiye kurondera ivyo barya.

Niga mw' iseminari twari dufise ibiti bibiri vy'amavoka vyarama cane kugeza n'aho ahungurukira hasi ariko carazira ko hari umwana antoba na rimwe ngo aje kurirya bagufashe wacawirukanwa hariko haragera igihe bakayegeranya bakayajana mu buriro bakayaduha twese.

Uno munsi abana bacerewe gutaha imodoka ibatwara yatobotse ipine kandi umudereva wayo kubera ugusamara ntiyari yitwaje ibikoresho vyo gusubizayo iryo pine rero ababyeyi benshi bariko baraza kwitorera abana n'imodoka zabo.

Hariho abana usanga ari ibigaba mu buzima bwabo. Ibaze nawe nk'umwana avuye muhira mu gitondo bakamurungika kw' ishure, ariko ntashikeyo akiyicarira mw' ishamba; agahengera abandi bana batashe, nawe akaza ariruka mu bandi nk'uwusohotse.

Mu burundi hororwa ibitungwa vyinshi cane, ariko igipye agaciro gusumba ibindi ni inka kanatsinda bavwa ngo irera ibibondo igatabira itongo gutabira n'ibindi bitungwa biratabira, ariko amata y'inka ni yo anyobwa nta kindi gitungwa ifise amatanyobwa kiretse ko muntarayangozi aho bitimwumba twumvise ngo hariho impene zikamwa.

Mu Burundi ibintu vyose vyarabaye amayobera, ntakintu na kimwe gikorwa hatagiyemwo igiturire, ibaze nawe nk'umuntu aha uruhusha gwo gutwara imodoka abantu batakoze ikibazo kandi baziga kunyonga mw'ibarabara, murazi ubuzima bw'abantu buba bugiye mukaga kubera iyo ngingo.

Iyo abana batitaweho neza kw'ishure cane cane abahungu, baratoroka ishure bakagenda kwinywera itabi, kunywa inzoga mbere hari naho bashirako n'urumogi, hama bagaca baja kumabarabara bakiyicarira ataco binona nkuko umenga isi niyabo.

Hari ibintu biba bibabaje cane. Ku mashuri menshi bafise ibitungwa, imfungurwa zagemewe kugaburira abana b'abanyeshuri usanga bazigabura n'ivyo bitungwa bihari. Aha ni nk'inka canke ingurube.

Abantu bakunda gukoresha imiti kavukire bavuga ko ipapaye ari umuti ukomeye cane. Uhereye ku camwa nye zina mbere no ku mababi yaco canke kuri zirya mbuto dusanga imbere mu camwa.

Muri iki gihe cikena ry'ibitoro umushoferi wese arigengesera kuko ashobora kugira ikibazo imodoka ikamukamira ko ari hagati mu ibarabara bikamugora mbere n'ingene ayikura hagati mwibarabara ngo ayishire ku ruhande.

Dusanzwe tuzi ko igikorwa co kwigisha abana b'igihugu leta ibwirizwa kugifata mu minwe kandi niyo ntumbero yayo ya mbere ariko irahamagarira abantu bigenga kuyifasha muri ico gisata c'indero na cane cane kwubaka amashure hanyuma bagasahiriza leta mu kurera abana igihugu cibarutse.

Umwana wanje yatashe avuye kw'ishuri, isura yayoberanye, yavyimve igera hariya. Mbajije nti mbe umwana yabaye iki, bambwira ko bagiye gukinira ahantu hari amavubi arabarya.

Dukunze kubona umushoferi anyonga imodoka ukamenga birasanzwe, ariko ntivyoroshe, kuko baravyiga mbere n'ukuyoberwa bakayoberwa, ubu uwo kubaza birya vyapa bitandukanye tubona ku mabarabara canke hasi mwibarabara sinzi koe wewe womenya ico bisigura, ariko vyose bibabifise kimwe kimwe ico kivuga.

Umwigisha ni we atora ikibazo aha abana b'abanyeshure yigishije, kuko ni we abazi ingene yabigishije aho bagijije gutahura mbere akamenya no mwanya aja guha ico kibazo kuva gitanguye kugeza gihere.

Ku mashure atandukanye yaba ya leta yaba yabigenga canke ayabapatiri yegukera ekelesiya barorora ibitungwa bitandukanye nk'ingurube impene inka n'ibindi iyo habaye imisi mikuru canecane ku mashure yegukeiya gira abapatiri barabagira abana igitungwa bakagisangira ku musi mukuru.

Hari abana b'abakobwa bakunze kuja mu ngeso mbi. Bavuye muhira bambara umwambaro w'ishure nk'abandi bana ukabona ata kibazo. Ariko mu masakoshi batwara haba harimwo umwambaro usanzwe bageze mu nzira bagahindura bagaca bifatira amamodoka bakigendera.

Muvyo abantu bategerezwa kumenya iyo bariko biga gutwara imodoka, harimwo guhagarara neza ku bituro vyazo iyo uhagaze nabi ku gituro c'imodoka bishobora gutera impanuka kuko abinjira n'abasohoka bashobora kubura aho baca wahagaze nabi.

Abigisha baratandukanye kuko kamere zabo nsi zimwe, hari abaza kwigisha bapfunze isura, bagatera ubwoba abanyeshuri, kandi bakabona ko iyo icigwa cabo cananiye abanyeshuri ,ariho baba bahagaze neza ,ariko siko bimeze, umwigisha nyawe n'uwigisha akamenyesha.

Abana iyo bari kw'ishure, barakunda kurya utuntu dutandukanye baguze . Ariko hari igihe bibamerera nabi kuko harabamaze kurya ibintu bicafuye bituma bagwara munda baraja no mu bitaro.

Amadini menshi mu kuvuka aza yiyita ayo abagira neza, ariko kenshi hari igihe habahinyegejemwo ibintu vy'ukwibakuru yeri kugira ngo begeranye amafaranga bigire igihe bazoba barwijije .

Twiga mw'i seminari twari dufise umupatiri yavuga ko avura indwara zifatiye ku myoka mibi akoresheje imiti yo mw'ishamba ni ukuvuga amababiri y'ibiti canke imizi mbere n'ibishishwa vy'ibiti vyo mw'ishamba.

Mu kirangamisi c'ivyirwa ku mashure burindwi abana biga imisi itanu kurindwi hanyuma ku musi bakiga amasaha indwi nyene ane bakayiga mu gitondo bataragira akaruhuko ayandi atatu bakayiga inyuma y'akaruhuko.

Ishure ryacu twigamwo ryegereye ikibuga c'umupira w'amaguru. Iyo abana bariko barakina rero kuko bateye umupira w'ikubita ku madirisha ukamena ibiyo bitandukanye byo ku madirisha byari kuba byiza iyo bashira ko byavyuma bikingira ibiyo kugira ntibimeneke.

Katorika itwigisha ko Bikiramariya yatowe mu bandi bagore bose yashimwe n'imana ngo ayivyarire umukiza azoza gucungura abantu ari we yezu kristu emanweri imana mu bantu.

Amafaranga y'igihugu yononekara mu buryo butandukanye ariko ntihabe n'amatohoza, twotanga akarorero, kw'ihinguriro ry'imitobe y'ivyamwa ryubatswe mu ntara ya Ngozi yahahora, ubu ni muri Butanyerera, ntiryigeze ritangura gukora, haheze imyaka cumi n'itatu.

Abantu baba mu misozi miremire ihanamye ntibaba bazi kunyonga ikinga naho woyibagabira batabanze ingata ngo bikorere ku mutwe ntiboshobora kuyikura aho iri, biva ku kuntu iyo misozi itorohereza abantu banyonga ikinga.

Kwiba, n'ikintu kibi cane dukwiye kurinda hakirikare abana bacu, kugira ntibaze bakimenyere, iyo umwana yivye igikoresho ca mugenzi we kw'ishure, abandi bana baramukekeza bakamuhogera akabura iyo akwigwa, akamaramara, maze bikamuviramwo no guheba ishure iyo atitaweho.

Abazungu bataraza kutwigisha ibijanye n'ijambo ry'imana basokuru barasenga bakabandwa bagaterekera kandi ryangombe ry'iburundi ariyo mana yabo ikabahezagira.

Abantu baronka amasoko ya leta mbere bagakoresha n'uburyo bw'igihugu ariko ntibashitse ku gihe ivyo batumwe, bakwiye kubogozwa, nk'uko vyaraye bishikiye uwurongoye ikigo kijejwe guteza imbere inyubako n'ibisagara mu gihugu c'uburundi.

Paruwasi yacu ifise ishure ritoya riyikukira, rimaze imyaka mirongo itanu, riramurira igihugu na ekeleziya. Patiri mukuru wacu yateguye yubire y'iryo shure. Bararisubiyemwo bararisiga neza n'amarangi rirakaka wogira niho ricubakwa.

Ku mashure atandukanye hari imigwi abana bahuriramwo, mu gifaransa bayita ama club ,ahabwa agaciro kanini kw' ishure, kuko abana bayigishanirizamwo canke bakagaragaza impano zabo, abandi bakigira kuri bagenzi babo.

Ishure rikuru ryitiriwe Mutimamweranda riri muri zone Gihosha, muri komine Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura mu Burundi. Rizwi cane mu kuba irya mbere mu bisata bitandukanye iyo habaye ibibazo vya leta. Ni ishure abantu benshi bahurumbira.

Abantu benshi barakunda guturira umwavu uba waregeranijwe, cane cane uw'ibintu bitabora biba vyatawe ahantu. Ariko abahinga mu bidukikije bavuga ko navyo atari vyiza, kuko biduza umwotsi mubi kandi ukonona igisenge co mu kirere.

mu biro bitandukanye zaba ibyabayobozi b'amashure cankwe ibisata by'akazi usanga impapuro ndangamukozi canke indangamunyeshure zipanze zigerekeranye mu bbati bafise aha ni kubera ikena ry'ibikoresho bigezweho by'ubuhinga bwa none nk'imashini inyabwonko

kw' ishure baradutegeka gukorera isuku aho twigira incuro zitatu mu ndwi ni kuvuga kuwa mbere ku wa gatatu no ku wa gatanu muri ico gihe baraduhaye ibikoresho tukoresha isuku harimwo inikubuzo ibidumu vyo kuvoma amazi mbere n'ibindi bikoresho vyo gukoropa

KWishure iyo hageze gukora ibibazo birangiza buri gice c'umwaka w'ishure abana mu gukora barabavanga kugira ngo abigana ntibicarane canke ngo begerane, kuko bohava berekana inyishu z'ibibazo bari gukora.

Mfise umwana yagwaye mu nda aragumirwa ntashobora kuja kwituma bamwe bambwiye ngo nje kwa muganga, ariko abandi bampanura ngo kumuhata ipapaye azirye cane ngo ziratuma mu ndahoroha mubona nokori iki?

Ibigo vyinshi biba bifise imodoka zunguruza abakozi, kugira ngo batonde kukazi borohewe. Ariko ntizibasanga kuri buri muhana, hari ahantu hari ibituro baja barahurira, nazo zikabatoraho. Iyo igutanze kuhashika, iragusiga ukimenya ingene utonda.

Paruwasi irategura buri mwaka igihe yageneye kuvuga ubutumwa bwiza abantu bakagenda kunzu kunzu bigisha. Icivugo bafise unomwaka kivuga ngo es'ingene biberey'ijisho kwibonera abaduga imirambi bagenda kwigisha inkuru nziza no kwigisha amahoro.

Inzu zirimwo ibikorwa canke ibikoresho vy'iratiro bihurumbirwa n'ingenzi ziba zubatswe mu buryo bwa kijambere ariko kandi zisunga ishusho y'umuco w'igihugu. Nico gituma hari naho usanga hari inzu zisakajwe amabati, zirimwo n'isima neza, ariko hejuru y'amabati bakarenzako ubwatsi, bigaragaza ingene ba sokuru bari babayeho.

Basokuru bacu barayamaze ngo umwungere mubi agoba izo aragiye, umuyobozi w'ishure ryacu nta wuzi irengero ry'iwe haheze imisi itanu, n'ibiro akoreramwo biracugaye ,yagirizwako hoba yarashurashuje umwana yiga mu mwaka wa gatandatu w'amashure mato mato ,ariko akorwako amatohoza.

Amashirahamwe yo gutumatuma na ko yaragwiriye cyane mu Burundi amwamwe mbere agenda kuranamwo kubera ku buri soko hari abahinga bavuga ko birya vyuma by'iminara y'amashirahamwe yo gutumatuma na ko atari vyiza hejuru y'imitwe y'abantu baba ariko bariga canke abandi bantu muri rusange.

Ingingo yo kwimura abigisha ibakura aho bahora bakorera ibajana ahandi muntumbero yo gusabikanya abigisha bahari yaje isongera isibe mumibereho y'abigisha kuko yabasamburiye ingo umwe agasigara aho yahora yigisha uwundi akimurirwa ahandi.

Ugutoroka kw'ishure ntibitanguye abana b'ubu na twe tuciga twarabikora, ariko ntitworoherwa, kuko twaba mu mashure afise uburaro, kandi yaba afise urugo rurerure, naho vyari ukwo twararusimba.

Abana bari ku mashure ni vyiza kubakurikirana neza kuko umuvyeyi amurungitse aba azi ko yamusize mu minwe y'abantu bakuze. Iyo rero umwana akiniye ahantu hatari heza hashobora kumugirira nabi. Hari umwana yuriye igiti, ishami ariko riraturika, akorokera hasi, maze nawe ukuguru kuraturika birababaje.

Ibigo vy'amadini atandukanye bifise amatongo manini cane kandi hariho abanyagihugu batagira aho baba canke aho bakubita isuka byari bibereye ko leta isubiramwo amategeko agenga amatongo y'igihugu kugira ngo ntihabe umwana n'ikinono.

Inyuma y'ishuri ryacu hari ingunguru ataco ikoreshwa kandi atakirimwo, mu gihe c'akaruhuko ko hagati y'ivyigwa haje inzuki ziremeramwo, abana baca batangura kuzicokoza. Emwe ibara ryari riguye abana bashika mirongo ibiri barikwa muganga mu bitaro.

Umwigisha iyo ariko atanga icirwa ciwe abwirizwa kwandika neza cane kandi akandika ibintu binini binini bibona kugira ngo abana bose bari mu ishure n'abicaye inyuma babone ivyo ariko arandika.

Amazu afise uburiro n'uburaro rusange yakira ingenzi nyinshi zivuye mu mihingo itandukanye y'isi. Ni vyiza rero ko abo bantu bagira isuku, cane cane bakamesa nk'ibintu abantu baryamako, kugira ngo ntihagire uwuryama ku mashuka aba yarayeko mugenzi we yaharaye mw' ijoro ry'imbere y'iwe.

Mbega yemwe ibendera ry'ubumwe bw'Abarundi ryagiye hehe twebwe tucaruka twabona ibendera ry'igihugu riba rihagararanye n'iry'ubumwe bw'abarundi ariko ubu ryaranyitse ni mu ntumbero iyihe ko tubona bahimbaza umunsi wahariwe amasezerano y'umwe bw'abarundi kandi ibendera ryaranyitse bisigura iki?

Iribura ry' igitoro mwumva rizodukwegera, kandi twibukeko imodoka imaze imisi itagenda yononekara haba mu moteri canke ku mapine none ga yemwe imodoka zacu zigiye kubaho gute.

Haheze imyaka mirongo ibiri n'itandatu mpejeje kwiga mu mashure yisumbuye . Icogihe naciye imbandaniriza muri kaminuza ariko iyo ndavye ivyigwa abana bubu biga mu mashure yisumbuye bitandukanye n'ivyo twakurikirana twebwe kuko hari ibyyo bakuyemwo n'ivyo bongeyemwo.

Ibendera y'igihugu iruhande y'agaciro ifise muri yo igurwa n'amafaranga menshi ku buryo badashobora kuyireka ngo inyagirwe y'imvura iguye, kuko kurya ihungabana ni ko ishobora gutabuka mu gihe imvura irimwo umuyaga mwinshi.

Igihugu c'uburundi na canecane umugambwe uri k'ubutegetsi bamaze imisi baduhimiriza gutera amavoka ngo niyo azodufasha kubona amafaranga mvamakungu maze tubone kugura igitoro. None ga yemwe amavoka atarategwa niyo azohava atuma tubona igitoro, biramembone.

Ku nyubako zitandukanye, abahinga bo mu kubaka barasigaza imiyoboro y'amazi imbere y'inzu aho amazi yururukira avuye ku mabati, muri ico gihe ni vyiza ko bahafuka rimwe na rimwe agaca mu nzira imwe ariko hejuru hafutse kugira ngo ntibiteze impanuka na canecane iyo aho hantu haca abana, bokorokeramwo.

Igiti c'ikigazi ahenshi bagitera kugirango gisharize impangu ariko mu kiyaya c'Imbo siko bimeze batera ibigazi vyinshi nk'umurima kandi bivamwo amavuta y'amamesa nayo agurwa amafaranga menshi agatunga imiryango.

Kwiga kw' ishuri ry'indaro ritagira amazi birababaza cane, jewe nararyize ko. Hageze amazi yo kumesa canke yo kwoga twagenda kuyavoma ku mabombo rusangi, hari n'igihe twaja kuvoma amazi yo guteka, igihe abakozi babaye bake.

Akenshi ku mashure ,ingengabihe ijanye ningene ibibazo bizokorwa ,itangwa n'abanyeshure ,mugabo sibo baba bafise ijambo rya nyuma ,kuko bayihereza abayobozi b'ishure, na bo bakayigira hamwe n'abigisha bakabona ko bibereye ikabona gusohoka.

Kugira ngo umuntu amenye neza ururimi atari ugw' amavukiro n'uko agira mu mutwe amajambo menshi yo muri urwo rurimi mu nyuma akimenyereza guhuza amajambo n'ayandi kugira ngo agire iryungane aserure iciyumviriro akeneye.

Abantu bafise ivyuma bigenda mwibarabara ntibaba borohewe mu burundi babakuramwo amafaranga bakayita amazina atandukanye ariko ubiravye haba hinyegejemwo ubusuma. Ibaze nawe nkiyo bahinduye iparati y'imodoka itarakwiza n'umwaka ngo bafise ubundi buryo bagomba kuyisohora.

Kuri paruwase iwacu twari dufise umupadiri w'umuzungu yari yaratanguje ishure ryigisha umwuga wo kubaza. Ariko kuva hatanguye amagume mubihumbi bibiri na cumi na gatanu yaciye yigira iwabo. Ishure naryo risigaye ari umusaka.

Abigisha ahohambere Bari batinyitse barakara kandi bagatera ubwoba abanyeshure. Iyo tugiye mukaruhuko kohagati y'icigwa nibindi ,umwigisha yinjiye, agasanga ntitwahanaguye urubaho twarakubitwa tugashaya.

leta iridoga ,bivuye ku barimu bamaze imisi bata akazi ngo ntibakunda igihugu, ariko basakuru baciye umugani ngo umwiko nikiriko ,umwe wese abwirizwa gukora yisunze aho akura umukate wo kugaburira abana b'iwe.

Amazu atandukanye ariko ingazi abantu bacako mu kurira baja mu nzu canke bururuka basohoka arakunda guteza isanganya iyo umuntu yasamaye ntarabe neza ko ageze hamwe hari ingazi ashobora kuva kuyanyuma agakorokera kuyambere canke hasi.

Ibituro bitandukanye vy'imodoka, biba birihishwa amafaranga, aho nimuntumbero yo gufasha bene ama modoka kubacungira umutekano w'ivyuma vyabo neza kuko haba hari umuzamu ajejwe gucunga ntihagire imodoka yononekara, kuko abasuma barakunda kwiba ibintu bitandukanye, nk'amapine biriya biyo umushoferi arabiramwo n'ibindi.

Ubuzi bwinshi burategekanya ingene abakozi babwo bazoja ku kazi biboroheye, aha nukuvuga ko babategurira imodoka izogenda ihitana abakozi aho baba hose ,none iyo igitoro gikenye, ntibabahitane murico gihe, barabaha amafaranga ngo bimenye bigwaneko ingene biyunguruza?

Mu bihugu bibanyi, biragoye kugira ubone ibarabara ry'ivu mu gisagara. Ariko iwacu n'ahahora amabarabara arimwo kaburimbo, ubu ntaho ataniye n'ayatigeze abona iyo kaburimbo.

Umuyobozi w'igisagara ca Bujumbura yatanze itegeko ko kugira ngo dufashanye mugucunga umutekano, abantu bose bashira amatara ku mpangu zabo, kugira ngo amabarabara abone, abasuma babure aho binyegeza.

Ibigo biteye imbere vy'amashure biba bifise utwuma tubafasha gufata amasanamu y'ibibera muri ico kigo. Iyo rero umwana yakoze ikosa mbere akanariharira baramuhamagara bakamwereka amasanamu y'ivyo yakoze vyose ingene vyagenze.

Kwigisha abana bakiri bato ibice bigize umubiri w'umuntu, birabafasha ko iruhande yo kumenya ibidukikije bamenya bonyene ingene imibiri yabo yubatse, gutyo bakamenya igice kimwe kimwe ivyo gikeneye n'ingene kibungabungwa, bakikingira ivyago vyo kugwara.

Kuva kera narindi igiti camye gifise agaciro mu buzima bw'abarundi n'umwami iyo yimye yaratera igiti c'umumanda canke c'umurinzi nk'izoranga ubwami bwiwe.

indimi z'ikinyarwanda n'ikirundi ziratandukanye cyane n'aho benshi bakunze kuzitiranya ni vyo umunyarwanda avuze umurundi aramwumva ariko hari igihe batumvikana neza bivanye ko amajambo amwamwe akoreshwa mu kirundi ushobora kuyasanga mu kinyarwanda ariko afise insiguro itandukanye n'iyo mu kirundi

Kuva mu gihumbi kimwe amajan' icenda na miryang' icenda na kabiri, itiki zitanu z'ukwezi kwa kabiri ,Uburundi bwarashize umukono ku masezerano y'ubumwe bwabo ,kuva ico gihe ibendera ry'igihugu ryamye ridugirizwa rimwe n'ibendera ry'ubumwe ariko muri iyi myaka itanu ishize, ibendera ry'ubumwe twararibuz'iyo ryagiye.

Mu mashure menshi arimwo abana b'imiyabaga harabamwo inkundo zidafashe; aho abahungu n'abakobwa babiri babiri. Muri ico gihe abajejwe uburezi batahakanuriye harakorwa ishano; ugasanga abana barahakomerekeye mubijanye n'indero ndoragitsina.

kwishure abana benshi iyo bamese impuzu zabo barazicunga bakava zumye mbere banazanuye ibyo biva kukuntu abana bibana impuzu kandi n'aho abari hato bagutwaye iyimpuzu urashobora kuyibura amazima yongo

Ibigo vy'amashure bigira imyambaro y'abana itandukanye, hari abambara imyambaro yera hejuru n'iyubururu hasi, abandi ugasanga bambara iyera hejuru n'iyirabura hasi, ariko hari n'igihe usanga bambara imyambaro imwe, bigatandukanywa n'ikidodo baterako kiranga iyo shure.

Mu mpanga canke mu bigo bitandukanyi sivyiza ko haba ikibuga kigaragara ata bwasi buriko iyo bigenze uko ha ca hatega ibiziba na vyo bikazana isuku rike ni ivyiza rero gutera ubwasi, kuko burafasha kunywa amazi iy' imvura yaguye.

Ikirere iyo kimeze neza hazindutse hari akazuba, atamvura iriko iragwa, abantu baratembera atangorane, ariko iyo yaguye bagenda bifutse imitaka canke ibindi bibakingira ngo ntibatote.

Ku mashure menshi yo mu mitumba atarayo mu bisagara ni gake usanga hari amazi mbere, naho yahoze usanga yarakamye, ariko ntibayasanure nivyiza rero ko, kubera amagara y'abana ashobora kubasinzikarira twosubira tugahemiriza amashure menshi agakwega amazi agashika ku bigo vyayo.

Amashugwe akoreshwa ibintu byinshi hari mbere n'abayarima bakabigira umwuga arakoreshwa mu gutaka ahantu hatandukanye haja kubera imanza zaba nziza zaba mbi mbere hari n'igihe bayakoresha no mu masengero atandukanye.

Ishirahamwe ry'ibihugu bya Buraya riri mu yakorana na Leta y'Uburundi mu bisata bitandukanye aha twovuga nk'ibijanye n'iterambere, ibijanye n'amagara y'abantu canke mbere ibijanye n'indero.

Ivyuma vyo kubarira, canke kudoda, canke gushona ku bandi, biba bitandukanye bivanye n'igikorwa iki canke kiriya bagezeko. Ni vyiza rero ko umwana ariko yiga kubarira amenyera gukoresha ubwoko bw'izo mashini bwose.

Padiri mukuru wacu afise akazi kenshi cane, ariko umwungere wa diyoseze yarabonye ko avunika araheza amurungikira abunganizi babiri. Ni ukuvuga uwujejwe ikigega, mbere n'uwujejwe kuyobora iri shure ryegukira iyi paruwase yacu.

Kumazu menshi abahinga mu bwobatsi barasigaza udutoboro dutodutokumpome hejuru dufasha kugira ngo haze harengane umuyaga inzu ntishuhe cane ikibazo bitera n' uko hari aho inyoni nziza zikarikamwo hagaca aha gwera umucapfu.

Abazungu batarashika iwacu twari dufise abaganga, kandi baravura abantu bagakira. Ntibakoresha iyi miti tubona ubu, bakoresha ibiti vyo mw'ishamba bitandukanye canke ivyatsi, ubu hari abakibikoresha kandi bakemera ko bikiza.

Mu gukwega amazi uyakura ahantu uyajana ahandi bikogwa uburyo butandukanye hari gihe bakoresha imiringoti yabigenewe kandi babigiza uko bikogwa rimwe risa ariko hari n'ahandi bakoresha imipira bagacomeka ku ibombo maze bagakwega amazi ico gihe bahejeje gukoresha ayo mazi baracomora umupira bakabubika.

Umwana w'ubwenge iyo ivyirwa vyarangiye, ariko umwena bagenzi we inyuma yaho arajamw'ishure agasubiramwo ivyirwa yigiye hamwe n'abandi, ariko hari igihe bimuviramwo ikosa, kuko iyo umwana atari mu bandi hari aho bamufatakwo ho umuguw musi.

inyama y'impene irakundwa cane kandi iribwa n'abantu bose abana abakuze baba bagore canke abagabo bitandukanye n'intama kera bavuga ngo nta mugore arya intama ariko ntituramenya igituma babifata gutyo

Ikintu umukozi wese yiyubara, mu bijanye n'akazi kiwe ka minsi yose, ni ukwandika urwandiko rwo kwisigura ku makosa ajanye n'akazi aba yakoze, iyo inzandiko zo kwisigura zibaye nyinshi, bituma umukozi ahagarikwa vy'agateganyo, kandi iy'uhagaritswe, si kenshi ugaruka mu kazi.

Ibondo ni umutobe uva mukigazi. Barawunywa bisanzwe nk'ikinyobwa canke bakawukoresha mukwenga ibindi binyobwa vyambiye. Ibinyobwa vyambiwe n'ibondo ngo biraryoha cane.

Tukiri kw'ishure abajere kudukwikiranambo janyu n'indero bari bakunzuye kuducira imigani ngo uwuwundabunda abonwa n'uwuhagaze, kandi bakatubwira ko na bo babaye abana ivyodukora vyose babiciyemwo kizira rero ko tubabesha twobabwie iza ukuri.

Kw'isi hari ibikoresho bitandukanye byo gucana hari ibikomoka ku bitoro ,hariho ibiva mu mwuka bitagaze, hari ndetse n'ibiva ku biti aho ibiti bashobora kubicana uko nyene cankwe bakabihinguramwo amakara hariho n'ibindi bita ibizuku.

kubika ibikoresho vyawe ahegereye idirisha sivyiza kuko ari igihe ushobora kwibagira kuryugara canke mbere bakanarimena batanariciyemwo bagacishamwo nk'igiti cank ikindi kintu bagakwega ibintu vyawe bakavyiba ugasigara wifumbereje

Nifitiye ubumenyi nirondereye mu bijanye no gukora umuyagankuba. Iyo kw'ishure amatara yacitse canke habaye ikindi kibazo, banyiyamaza hama nkagenda nkabafasha. Impembo bampa ni uko hari igihe hageze gutanga amafaranga y'ishure kuri buri gice nanje atayo banyaka, ariko nta gahembo kazwi nari ngenewe.

Kabura akora umwuga wo gusudira ivyuma na cane cane gukora imiryango, yaba iy'amazu canke iy'ibigo bitandukanye. Baramushorera kandi aratunze cane, kuko ntawe bahiganwa kuri iryo soko.

Abigisha iyo bahejeje ivyigwa batanga, baraheza bakazana ibibazo abana bagakora, uwubitoye akaronka amanota. Niyo baheza bagafatirako mu guha umwana uburenganzira bwo kuva mw'ishure yahoramwo yimukira mu rindi.

Igiterwa c'umuceri, ni kimwe mu birimwa cane ngaha mu Burundi. Kandi gitunze imiryango myinshi. Gikunze kuvugwa cane mu ntara ya Bubanza mu makomine ya za Gihanga, aho bavuga ko umuntu yimbuye umuceri mwinshi, aca agira amafaranga menshi bigatuma aharika n'uwo bubakanye.

Nama numva bavuga ahantu ibujumbura bita ku giti c'urukundo abantu ngo baragenda bakahifotoreza ngo harateye igomwe none iryo zina ku giti c'urukundo ryazananye hehe.

Iyo umuntu agiye gukora igikorwa runaka arategekanya ivyo azokenera na cane cane nk'amafaranga azokora ico gikorwa igitangaje rero, ku ishure iwacu hari inzu y'igorofa zitanu bateguye kubaka ariko iramaze imyaka itandatu itavuye aho iri.

Ngiye kubibariza akabazo kamwe. Umuntu yoba azi ukuntu bita ziriya mpuzu bamanika ku madirisha ariko ibiyo canke ku miryango uko bazita mu rurimi rw'Ikirundi yoba akoze abimbwire.

Abanyagihugu bashobora kugira uruhara mw' iterambere ry'aho babaye ,iyo bafise umurongozi aciye ubwenge ,akarorero twotanga na kiwacu ,aho umuyobozi wacu yafashe abanyagihugu atwara abasaba gushira hamwe udufaranga ngo dukore amabarabara yinjira aho tuba tuyasasemwo amabuye maze tugabanye ivyondo.

Ikomine ya Ngozi ni mwe mu makomine ijana na cumi n'umunani yahora agize igihegu c'uburundi iherereye mu buraruko bw'igihugu mu ntara nyene yahora yitwa ngozi ubu ni mu ntara ya Butanyerera.

Akazi k'ubwigisha karagoye cane gufata umwana ataho yabonye ikaramu ukamugorora intoke akayifata akamenya kwandika zaba indome zivuga canke imperekeranya hakagera aho amenya kwandika ijambo rikwiye mwarimu ni gubahwe.

indiganizo y'amashure yisumbuye mu bijanyi n'ibyigwa itandukanye niyo mu mashure mato mato nta mwigisha afata umusi wose mwishure aba afise umwanya muto nk'isaha imwe y'icigwa akava muri iryoshure akaja murindi abisanya n'abandi gutyo gutyo kugeza umunsi uhere

ibigo vy'amashure y'abigenga hari vyinshi biba bitandukaniyeko n'ivya leta. aha twovuga nk'abayobozi b'amashure y'igenga, aho batanga amategeko ko buri mwana abwirizwa kugurira umwambaro w'ishure ku kigo nyene agiye kwigako.

Bamwe bati ubugirigiri bugira babiri abantu na ho ngo nyamwigenda ko ntarimiri impeshi hari n'abavuze bati inyakamwe inyaga imwe hariho abana b'abakobwa bahejeje ishure ry'imyuga ryo gushona baca bishira hamwe ubu barateye imbere kandi bararose n'imfashanyo zitari nke bageze ku rwego rwo gutanga akazi kurumi rwaruka.

Kwa muganga, iyo hageze kuvura umuntu babanje kumubaga, si ikintu kibacoroshe kuko ubuzima bw'umurwayi buba buri mu mayira abiri. Harategurwa rero umurwi w'abaganga babinonosoye batari bake kuko ntawubaga umuntu ari umwe, kugira ngo barabe ko borokora ubuzima bw'uwo murwayi.

Akaziko gusudira ivyuma nko gukora imiryango amadirisha canke ibisenge vy'inzu karimwo amafaranga menshi, ariko kararuhisha mbere utanitwaye neza karamugaza kubwirizwa kuba ufise canecane amarori agukingira amaso, kubera aryo amasase ataragurika iyo kugirira nabi mu maso ugahuma.

Kuva umukuru w'igigu c'uburundi atanze itegeko ko ata mukozi wa leta n'umwe azosubira gukoresha itelefone mu mwanya w'akazi ibisa ata bitandukanye vy'ubuzima bw'igihugu biriko biriga ingene iyo ngingo yoja mu ngiro ata n'umwe abangamiye ue.

Ivyuma bikoreshwa mu bikorwa bitandukanye canke mumyuga birafuha ntibibe bigikora neza ico vyagenewe; mur'icogihe barabikarisha canke bakabityaza nk'uko abandi babivuga kugirango bikore neza. Ityazo rero n'ibuye bakoresha mu gukarisha icuma ariko hari igikoresho bita itupa kigezweho gishobora gutyaza ikindu icuma.

Aho hambere umuntu afise inka nyinshi bamwita umutunzi ariko mu gihe tugezemwo umutunzi nufise nke ashobora kugaburira neza ariko zikamuha umwimbu ubereye.

Sinzi ko ari iterambere canke ari iteranyuma ariko hari ingendo imaze imisi yibonekeza mu bana b'abahungu bakigana ibintu bimwe bigira abakobwa nk'ugusuka canke kwambara amahereni kera ivyo ntivyaba.

Abanyamashengero twari tubazi nk'abantu bajejwe kumenyesha Imana mu bantu no gufasha abatishoboye, ariko ubu vyarahindutse ni abadandaza, amazu menshi akoregwamwo amanama n'imanza mbere ubu ni ayabo kandi bayarihisha amafaranga menshi.

Abantu bakweg'amazi bayashira mu mpangu zabo canke mu mazu, barahevye gukoresha imiringoti y'ivyuma kuko ngo har'igihe ijamwo ingese nyinshi bigatuma abakoresha ayo mazi bandura ingwara ya kanseri.

Kera nta mugore yafata ijambo hariho abantu b'abagabo; haba mu makoraniro atandukanye, haba mu miryango eka ntivyakunda bavuga ngo nta nkokokazi ibika isake ihari. Ariko ubu vyarahindutse umugore arafata ijambo mu rugo iwe, arigisha abantu, aratwara abantu mu buzi butandukanye kandi agatumbereza ibintu neza.

Umuco w'ikirundi kera waraba intamamye ku mibereho y'abantu cane cane abagore, barabuzwa gukora ibikorwa ibi canke ibindi bakavugako bigenewe abagabo, akarorero ni nkogusakara inzu, bavuga ko inzu isakawe n'umugore ica iguma iva ariko siko vyari bimeze.

Leta ni yo mpamvu itegeka ko umuntu wese aguze imodoka ayirihira ubwishingizi iyo habaye imanuka wo aragize ubwishingizi inzu zagenewe kwishingira abantu ziraho zazikakwishurira ivyononekaye vyose.

Igihuha cica ibintu vyinshi kigakiza bike .Ivuriro ryacu ritwegereye hari inkingo ziko ziratangwa kubana babigeme bakwije imyaka cumi nine gushika ku icumi n'icenda .Babakingira indwara bita kansere yo mu gitereko ariko abana bariko bavuga ko bagomba kubabuza kuzovyara.

Abazungu benshi baza gukorera mu bihugu vy'abirabure bakunda kuvuga ko baje gufasha abagowe n'abakene, ariko abamaze kubimenya bavuga ko na bo iwabo biba vyabacanze baba baje kuronderera ubuzima mu bihugu vyacu.

Inyigisho zarataye akano vera kera umuntu wunyiga muri kaminusa yanditse ikintu mu gifaransa eka mbere no mucongereza nta makosa na make wari kumutora, ariko, ubu uyoberwa ko ari ko araminuza anke akiri mu mashure mato mato ivyo ybandika mu ndimi imva makungu n'agahomera bunwa.

Abakurambere bavuze ngo: Tubiri tuvurana ubupfu kandi bunyamwigenda ko ntari mirimira impeshi. Ni co gituma abantu beshi ibyo bakora ubu babikorera hamwe bagashira inguvu hamwe kugira ngo igikorwa cihute n'umwimbu w'iyongere.

Mu manama y'akazi aba muri kino gihe ntakiri ayo guhanhaniramwo ivyiyumviro ahubwo aba ayo gutamika ijambo aba ba baje mu nama hama bakemeza ivyapfundikiwe ahandi.

Rubera ni umukire waha i wacu afise ikigo c'amashure cigisha gukora imodoka siba zagize ikibazo ntizishobore kugenda arigisha mbere no kunyonga imodoka abanyeshuri bahejeje kwiga bagira imyimenye rezo aho asanzwe akorera akazi ko gukora imodoka na we.

Abantu benshi barakunze kwirukira ibicurarangisho biva hanze y'igihugu mbere n'umuziki uva hanze, ariko iyo habaye amahiganwa cane cane yubakiye ku muco w'igihugu cacu ,ibicurangisho kavukire nibyo bihabwa agaciro kandi uwabikoresheje aronka amanota abereye.

Ciza afise umwuga wo gukora imiryango minini minini yo ku mpangu z'abantu, afise n'abakozi benshi yahaye akazi biramutunze bigatunga n'imiryango y'a benshi.

i modoka yagize impanuka irahomberana. ukibaza ko itazopfa isubiye kuba nzima. ariko hari inzu zagenewe gukora bene izo modoka, barazigongora, bakazigorora, bakazisiga, hamwe utokwibaza ko ari yayindi wabona yakoze impanuka.

Gukora ivyuma vy'ituma tumanako vyapfuye aha twovuga nk'amaradiyo amaterefone imboneshakure n'ibindi bijaye navyo ni igikorwa gihurumbirwa n'abantu benshi kandi gikenewe mu gihe ca none abafundi babene ivyo vyuma barejeje muri kino gihe.

Umwuga wo kubaka amazu nuwo kwitondera si ugupfa gutera amatafari gusa ahubwo bisaba ubuhinga buhanitse hari n'ivyuma bakoresha mu kugorora amatafari kugira ibihome ntibikure bipinze.

Indinganizo y'ibikorwa n'ivyigwa vy'amakaminuza biba bitandukanye n'ivyayandi mashure ari munsi yayo. Aha twotanga akarorero nk'iyo umwana yivye ikibazo mu mashure mato mato n'ayisumbuye, baramwirukana imisi mike bakamutuma n'umuvyeyi agahabwa n'ubusa muri ico kibazo. Ariko muri kaminuza uca wirukanwa burundu muri ico gisata wari wigamwo.

Kwa muganga, nahantu hasaba ubwenge n'ubwitonzi bwinshi cane. Ku neza y'uhakorera mbere no ku neza y'abarwayi bahagana. Aha twovuga cane cane nk'ibikoresho vyo kwa muganga bitobora uruhu mu kuvura. Bikwiye kwitabwaho bakica imicafu yose yoba ibiriko imbere yuko babikoresha kugira ntihagire izindi ndwara banduza uwabaganye.

Ivyuma vyo gufata amasanamu biratandukanye bivanye n'ubuhinga aho bugeze ,hariho binini binini mbere batwara mu masakoshi ,hari n'utundi usanga dusanzwe ariko duhanitse nk'amarori ,canke amasaha ,ubu ashobora gufata amasanamu n'amajwi ushaka.

umuga wo kubaza ufise ibikoresho bitandukanye kandi kimwe kimwe cose kiba gifise izina ryaco n'ico kimaze nk'imetero ipima uburebure bw'ibintu bitandukanye iranda ni yo ifasha gusenda imbaho umusumeno ni wo gukata imbaho mbere inyundo n'imisumari birafasha gufatanya imbaho n'ibindi n'ibindi

Indimu iri mu bwoko bw'ivyamwa ubwayo ntiryoshe, ariko irakunda gukoreshwa canecane mu mazu y'uburiro rusange canke mbere no mu mihana y'abantu bayikoresha mu kwica imicafu y'ivyo kurya na canecane ne ibiribwa bidatetswe.

Mu gihe ca none, n'aho woba warize kaminuza ata mwuga uzi biba bikugoye kuko si kenshi uronka akazi ukora gahuye nivyo wize. Ni vyiza rero ko iyo ubuze ka kazi, wiremera akawe mbere bikagera n'aho ugaha abandi.

Abanyeshure bageze mu gice ca kabiri c’amashure yisumbuye ntibaba bagikeneye umurezi abirukako buri mwanya ahubwo na bo barafasha mu kurera batoya babo bakabigisha ingene bakoresha umwanya wabo.

Kera imanza zabera mu mihana y'abantu canke inama zirindi zitandukanye bapfa aho bazigiriye, ubu muri iki gihe si ko bimeze hari amazu yubatswe manini manini yagenewe gukoteshwa ngo aberemwo ibintu bene ivyo nkimanza canke amanama, kandi bitanga amafaranga atunga imiryango.

Ivyuma bitandukanye bikoreshwa mu bwubatsi, nka biriya bakoresha mu kugira inkingi z'inzu canke mu kwubaka igorofa bagasasirako isima, biba bitandukanye mu bukomezi. Ni vyiza rero ko ugira umuhinga mu bijanye n'ubwubatsi, akagutorera ivyuma bibereye igikorwa ushaka gukora.

Amarori abantu bambara ari ubwoko bwinshi, hari ayo usanga ari ayo akazi umuntu asanzwe akora nko gusudira, hariho kandi ayo abantu bambara nko gushaza, hakabaho n'ayandi abantu bambara kubera uburwayi butandukanye muganga aba yarabatoye.

Umuziki n'umwuga ukundwa cane kandi witaweho n'abantu benshi mu gihugu, mbere na leta birashika igashiramwo ukuboko kwayo kuko umuziki ugaragaza umuco w'igihugu, hari igihe bakoresha ibicurarangisho kavukire canke bagakoresha ibicurarangisho mb'amakungu.

Ivyuma bita vyo kubarira abandi ye bita vyo kudoda biri ubwoko butandukanye hari ivyo bakoresha n'amaboko mbere b'akanyaga n'amaguru hari n'ivyo sanga bikoresha umuyaga nkuba.

Mu bigo vyinshi mu gutanga akazi ,barashiraho itangazo rihamagaza abantu bifuza kuba abakozi ,inyuma y'iryo tangazo haraba gukora ikibazo gitanga uburenganzira bwo kuja mu kazi ,ariko kenshi nuko biherera muri kamwana wa mama ,n'amanota y'abakoze ntasohoke.

Abafundi mumbarire ntimuntere amabuye. Bakunze kuvuga ko abafundi bose ari abasuma. Mbere ngo umufundi iyo ataronka ahantu azinduka ngo yibe n'umusumari ngo aca agwara. Vyoba arivyo?

mu minsi ishize ibikoresho bijanye n'ubuhinga bwa none nk'imashini nyabwonko canke uduhamagaza ngendanwa byari bizimvye cane ku buryo bitashikirwa na benshi ariko ubu ibiciro byaragabanutse abantu benshi bashobora kwigurira ibyo bikoresho kandi muburyo bworoshe

Twiga muri Kaminuza y'Uburundi mugisata camategeko twari dufise abahinga bake bazi ibijanye nivyirwa twari dufise kurutonde nico gituma ubuyobozi bwigisata cacu bwikora kubigisha bavuye mubindi bihugu na cane cane bakaza gukotsa ikivi ahandi nko mububirigi.

Kwubaka inzu biragoye, haba kuri nyeneyo ku bayubaka canke kubayikurikirana. Hari ibintu bimwe bimwe bidategerezwa kuba. Nk'isima iba yavanzwe n'urucekeri rw'amabuye iyo bariko bubaka igorofa ngo ntishobora kurara idakoze ico yagenewe. Bapfuma barara barayikoresha.

Arakunzee gutunganywa amahiganwa ahuza abagize umwuga umuziki muri ico gihe aba hariho amategeko bagirako, kandi bakayakurikiriza aha twovugank'ibicurangisho bakoresha bibwirizwa kuba biri mu bwoko bume mwe arimva amakungu canke ari kavukire vyaha i wacu.

Amatara ashobora kwatsa umuco utandukanye. Hari ay'umuhondo, ayatukura, ay'ubururu, ay'urwatsi, n'ayandi. Ivyo nabiboneye canecane mu bare bukomeye, mbere no mu butambiro bw'ijoro.

Isaha ni igikoresho kidufasha kumenya umwanya ingene uriko uragenda isaha rero ziri ubwoko bwinshi hari izobambara ku kuboko hari izobagendana mu mufuko mbere hani na niniya bashira ku bihome mu maa zwi yo abantu.

Iyo wakurikiranye icigwa runaka, ni vyiza ko ugumana mu mutwe ingene bikorwa, mbere ukagumana kandi n'ingene ushobora gutanga ubwo bumenyi. Kuko kubikora no kubivuga canke kuvyigisha, ni ibintu bibiri bitandukanye.

Mw'itangazo ryara yerisohowe n'umuyobozi w'ishure kaminosandere abigisha rivuga ko ata munyeshure n'umwe mbere n'umukozi w'ico kigo arikuriwe gutondana iterefone mu mwanya w'akazi.

Gusuka canke kwisukisha ni kimwe mu bikorwa bikunze guteza impaka mu bantu, ariko bivana n'akarere umuntu yakuriyemwo canke mbere n'imyemerere yiwe, ariko ico twemeranya ni uko gusuka bitunze abantu be eshi, kandi hari nababikunda.

Abakobwa canke abagore b'abafundi baba bateye ubwoba nk'umugore w'umuyangayanga. Ntabishobisho baba. bafise kandi umutima wabo ub'usa nk'uwukomantaye nk'umutima w'abantu b'abagabo.

Igihugu cyacu kiracari inyuma muri aka karere mu bijanye n'ubuhinga bwa none n'itumatumanako bigaragarira mu bikoresho biri ku rwego rwo hasi dufise kandi abandi bageze ku bikoresho biteye imbere cane.

Mu gitondo iyo turi kuduza ibendera ry'igihugu cacu turirimba n'indirimbo ihagize igihugu, abana bose baba batonze ishure kw' ishure ku mirongo yabo. Abigisha nabo batonda imbere y'inzu yabagenewe.

Akazi kwose kagira amategeko akagenga. Dutanze nk'akarorero akazi k'igifundi, ntamuntu atangura kwubaka inyubakwa runaka adashizeho uruzitiro rukingira aho ariko arubaka. Kandi ntamufundi n'umwe arekuriwe kuja ku kazi adafise umwambaro wiwe na cane cane inkofero ikinga impanuka.

Imisumento iri ubwoko butandukanye hari iy ikata ibiti canke ikabisatura ikoreshwa n'ababaji hakaba n'iyindi ikata ivyuma ikoreshwa n'abubatsi canke bari ya bakata 'imiringoti itwara amazi.

Ubuyobozi bw'indero muri komine bwategekanije inama y'abigisha bose babukoreramwo ni mu gihe bwumviseko abo bigisha bagiye gutangura yegere yegere bagomba bakinge barabiko bwotorere umuti ibibazo bafise bataratangura iyo yegere yegere.

Abantu benshi bazi ko guteka ari ugushira inkono ku ziko ugacanira hama bigasha ukarya. Ariko siko bimeze. Guteka ni umwuga abantu bashobora kwiga mw'ishure; bigasaba mbere ubuhinga buhanitse n'ibikoresho bigezweho bakoresha.

Umwuga wo gufata amasanamu urakomeye kandi uragoye ntupfa uwuwukoze ariko barawiga bakawumenya nico gituma uzosanga nko mukumenyesha amakuru hari abaja kuyarondera bakanayavuga ariko hakaba abafata amasanamu n'amajwi bijanye.

Umufundi nyawe ,amenya umwuga iyo agiz' umugenzi ivyuma azohora akoreramwo ,umwigisha nyawe aguhereza icuma gikomeye ati gisambure, wamaze kugisambura cose akakubwira ati giteranye.

Umwambaro wicatsi kibisi uzwi nabi mu mitwe no mu mitima yabarundi benshi, aho ni kubera igihe umuntu apfunzwe yaba yarakoze icaha canke arenganywa niwo mwambaro bamwakiriza igihe yinjiye ibohero.

Mu gihe tugezemwo ubuhinga bwaratey' imbere, haguma haboneka ibikoresho bito bito bifasha abantu kumurika bakabonesha mu mazu yabo, mu misi yahera, twakoresha ibuji canke tukabibagiza igishirira ,ariko ubu hari amatara akoresha imishwarara y'izuba ashobora gufasha abantu, kandi ntazimyve.

Abarundi barayamaze bati, umwera uva ibukuru ugakwira hose. N'ico gituma badatahura ukuntu muganga ashobora kubuza kunywa itabi, ariko akakuvura ariko araritumura. Canke ugasanga n'imborerwa karuhariwe, ariko akakubwira ko inzoga zica.